Noba mine meŋ la are a zie ŋa a kaŋa pɛgle la bonkaŋa eŋ o noɔreŋ a yele yɛlɛ a su kparesɔglaa ka pɔge kaŋa meŋ are a kɔge ba kyɛ k,a dɔɔ kaŋ meŋ are a su kparoo k,o kyɛlɛɛ a e zeere ka bonpelaa kaŋa a biŋ a ba nimitɔɔreŋ.

Pɔge kaŋa la zeŋ a zie ŋa boma biŋe yaga lɛ ka miɛ mine a yagle zie kaŋa ka baagyere meŋ yagle ka boma mine meŋ biŋ tabol puli kyɛ ka bon yaga lɛɛ a meŋ pare a tabol zu ko'o zeŋ kɔŋ o de la a bonsɔglaa kaŋa a leŋ poge a o noɔre.

Pɔgeba ne dɔba zaa la zeŋ a zie ŋa ba zeŋ la tabol kaŋ zie ka ba zaa ŋmeɛrɛ ba nuuri ka koɔ kɔbilii a pare pare a tabol zu.

Dɔba ne pɔgeba la be a zie ŋa ba pɛgle la perɛtere ka tabol kaŋa biŋ ka seemaa be a be ka dɔɔ kaŋa a de bonkaŋa toŋ a laa poɔ ba e la nenyaga ka lɔɔre kaŋa meŋ te biŋ a ba nimitɔɔreŋ.

Kompeetare la be a zie ŋa ka nuuri a pare pare a zu ka kampɛlɛ mine a biŋ biŋ a kɔge a eɛɛ kapo bile kaŋa meŋ biŋee la a kɔge a noba ŋa kaŋa kyɛ ka foone meŋ biŋ nimitɔɔreŋ.

So tuurebo mine la be a zie ŋa ba pɛgle la baagyirre a are a kyɔŋ fuolee die kaŋa poɔ la ka ba be ka vūūnee a yɛ kyɔŋkyɔŋ a zie ka teevire meŋ a yagle yagle a zaa a waa gaa.

Noba mine la be a zie ŋa pɔgsaraa kaŋa zeŋee la a nyɔge bie ka kaŋa mine are a toore o nuure a kyɛ a toore o nuure bonpeɛle a kyɛ nyɔge a bie zie kaŋa ka Pɔge kaŋa meŋ are ba puoriŋ a fe o nuure a bare o puori poɔ

Neyaga la be a zie ŋa poɔ loɛ bebe la ka gbɛkyenebɛ bebe ka kataweere a pa a zie zaa kyɛ ka dere mine meŋ are a sori noɔreŋ.

Noba mine la are zie kaŋ koɔ naŋ gaŋ kyɛ ka boma a yɛ gaŋ gaŋ a zie zaa ka die kaŋa a are kɔge ka ba de daare maale ne a noba ŋa e la nenbanaare bata arɛɛŋ a lantaa ka kaŋ meŋ a yi gaa te are a nimitɔɔreŋ.

Die poɔ la ka ba are ba arɛŋ a yɛ teɛ teɛ ba seere ka kaŋa su kparoŋ k,o yaare pɔge a teŋɛ k,a die zaa a e vūūnee a kyããne kyããne.

A Vuu pole kaŋa la are a zie ŋa woowoo lɛ ka lɔpelaa kaŋa meŋ are a kɔge ka lɔɛ mine meŋ ayi a meŋ te are ka kaŋa a e zeɛ a lɔɛ ŋa are la sori kaŋa poɔ

Dɔba ne pɔgeba bibilii nembɛrɛ zaa la be a zie ŋa ka dɔɔ kaŋa naŋ vɔgle zupili a su bonsɔglɔ ane pɔge kaŋa naŋ toŋ nɔɔtezeere a meŋ su bonsɔglɔ a nyɔge taa a are ne a ba nimitɔɔreŋ.

Nobɔ mene la are a zie ŋa. Ba biŋ la baagireba dankyen seɛ ka mene meŋ a yagle a dankyen seɛ. Kyɛ ka a nobɔ mene bayi a kpɛ are a susugreŋ a seɛ kure bilii. kyɛ a li a tuure pompom mene a ba nuure poʊ. Kyɛ ka ba kyɛlɛ a yi are a pooreŋ.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ zaa la be a zie ŋa bibilii dɔɔ bɛrɛɛ ane pɔɔbɛrɛ ba are kɔg la bonwoge kaŋa ba naŋ de kuree a maale ne koo do a saazu yaga lɛ.

Nimberɛ mene la be a zeɛ nga ba zaa vaare la wujeri wuje sɔglo kye ka katawei kpong kanga a kyaare ba ka ba mene a be a nimitoɔring ka ba mene meng a be a pouring a arẽ.

Noba banuu la are a zie ŋa ba pɛgle la tama a ne tampii kyo zie kaŋa ba e la nensɔgla bata ane nenpeɛle bayi ka baa kaŋ te are a kɔge ba.

Bibilii bata la are a zie nyɛ. Ba e la naasaalbibiire kyɛ ka filaaware mine be a ba nimitɔɔreŋ. Ba pɛgle la boma ba nuure pʋɔ ka a yi taa .

Kpare sɔglɔ demee la are a zie ŋa bayi su la yaayire a vɔgle zupile sɔglɔ kyɛ ka ba zaa bayi a taa malfarre ka nie kaŋa meŋ a daara bonkaŋa naŋ waa ŋa sakire a ba puoriŋ.

Bon kaŋa la a are a waa ŋa loɔre ka ba nyoŋ o ziiri zaa yuo bare ka Pɔgesera kaŋa are a be a seɛ kur bile kyɛ taa baagi kyɛ kaa teere mine meŋ yi are are a zie puori.

Sakuubiire la are a kyɔŋ fuoleeŋ dɔbɔ ane pɔɔbɔ zaa ka pɔɔ kaŋa wa zeŋ a ɔŋnɔ kookoo naŋ be daŋsaŋ poɔ a eŋnɛ kapu poɔ a korɔ ba kyɛ kaa bibile kaŋa meŋ a pɛgle bomma mine a taa ane pirɛte kaŋa.

A noba naŋ ba poura. Ba su la yaayire yoŋ tɛr. A vogle a kpoglo. Kyɛ ka boma mene a yɔ gaŋ gaŋ a sori poʊ zaa. Ka lɔe ayi a meŋ are. Ka kanga be a ba pooreŋ. Ka kanga meŋ a be a ba lambɔreŋ.

Dakoge zenee la biŋ a die ŋa poɔ yaga lɛ ka kapuro a pare pare a zaa zu lɛɛŋ wa gaa kaa daŋkyini poɔ kaa bomma mine a yɛ mare mare kyɛ kaa a saseɛ bon meŋ a yagle aa die saazu kyɛ ka tabol kaŋa meŋ biŋ ka bomma a yɛ pare pare o zu.

Pɔge kaŋa la zeŋ a taa tulindaa ka toɔre meŋ biŋ a kɔge o ka noore meŋ biŋ a kɔge o ka bɔɔdeɛ a be laa kaŋ poɔ k,o zeŋ ne kyɛ ka pɔgeba mine meŋ bayi a yi gaa te zeŋ ka talaare biŋ kɔge ba ka kaŋa are teɛ o seɛ.

Bibilii mine bata la zeŋ zie kaŋa kaa walanse a biŋ a kɔg ba ka kaŋa a taa soola panɛl bonbile a eŋ o nu poɔ kyɛ ka kaŋa a de o nuure a eŋ o kɔreŋ poonyaŋaa kaŋa a zeŋ dinoɔre kaŋa.

Wie boŋ kuure parɛ parɛ la biŋ a zie ŋa. Ɛɛ foŋ kaa, fo na nye la komie, ɛɛ samaane bebe la, boodiɛ bebe la, ankaa bebe la. Kyɛ ka a pogesare mene meŋ bayi a are kɔge a boma naŋ biŋ biŋ

Pɔg kang la a arẽ yele yelɛ kuro ninjamaa ɔ pegli la mike kye su kpare zie a maale ɔ zu kye ka ninyaga a be a deɛ pou a zeng a kyeloo.

Noba mine la be a zie nyɛ. Ba e la noba banaare a seɛ kpurebilii kyɛ ka wɛdonne dɔgle taazu.A Bibiire zɛge la daare bɔɔrɔ ka ba gmɛ a wɛdonne.

Dɔba mine bayi la zeŋ kaŋa zeŋɛɛ la kyɛ ka kaŋa a are a teɛnɛ o nu a wullo o tɔsoba kaŋ bonkaŋ naŋ be a dankyini eŋɛ kyɛ ka kyããne mine meŋ a mare mare a dankyime zaa kpɛlɛŋ a wa golli.

Kuree la gaŋ a zie ŋa zizeɛ kaŋa poɔ la k,a kuree ŋa a gaŋ gaŋ ka ba mɛ zie kaŋa k,o do yaga lɛ a koɔ poɔ koɔ yaga la gaŋ a waa yi ka a zimeɛraa ŋa a be a koɔ saazuŋ.

Tɔratare la pakee a zie kaŋa ka kaŋa a do are zie kaŋa ka noba mine a are kaara ka lɔɛ mine meŋ yi gaa te are sori kaŋa zie.

Niŋ yaga la be a zie ŋa ba zaa vaari la wagyɛri ka dɔɔ kaŋa a tuoboma mini o zuŋ ka kaŋa nyɔg o seɛŋ ka bɛŋkye kaŋa meŋ biŋ kɔge ba ka katawai kaŋa meŋ biŋ ka noba ziŋ kɔg ba, die kaŋa nimi tɔɔreŋ la ka ba ziŋ.

Dakogi zenne la be a die kyɛ poɔ kyɛ kaa a die saa zu ka ba maalo vila ka boma mine a mare a die dankyini eŋa kyɛ ka tabol kaŋa meŋ biŋ a kogri soge sogle kaa a teŋa ka ba penti o ane boma mine naŋ yɛ gire gire taa.

Seɛseɛrebɛ la be a zie ŋa dɔbɔ ane pɔgeba zaa la a laŋ taa a dɔbɔ ba su kparre kyɛ yɛre lee a kyɛ seɛ kurilane ka a pɔgeba meŋ a seɛ wagyere a kyɛ le ba nyaa a kyɛ le ba zuri.

Daa poɔ la a kyɛ ka nɔɔteerɛɛ ayɛ biŋ biŋ ka pɔge kaŋa a are a pɛgle bɔtɔ kkyɛ ka boma mine meŋ a yɛ biŋ biŋ ka dɔɔ kaŋa a are de fone a mari o tooriŋ a are kyɛ yɛre baage.

Pɔgberee ane doɔ beree la be a zeɛ nga kaa dɔba a vaare waje irun irun kye kaa pɔgba meng vaare wɔje sɔglo a lɛ duuku sɔglo meng kye ka neɛ kanga meng zeng kɔg gangaa kanga.

Nobɔ yaga la be a zie ŋa kɔmpiutarre are la a ba dakoge zu kyɛ kavkaŋa su kparezeɛ a tēɛ o nu a wullo ba bonkaŋa aa kɔmpiuta zu kyɛ ka pɔɔsaraa kaŋa meŋ are a pɛgle bonkaŋa o nu poɔ kyɛ kaa nobɔ mine meŋ yi gaa te are yaga lɛ a ba puoriŋ.

Bibile kaŋa la gaŋ, a su kpare-zupile, kyԑ kaa tͻgele maale lͻԑ a biŋ biŋ a kͻge o. kyԑ kaa a kakyogo kaŋa a biŋ a o puoriŋ.

A palemɛte die poɔ la a zie ŋa ka noba yaga a bebe pɔgebɔ ane dɔbɔ ba mine su la kpare peɛle ka mine vɔgle zupili ba mine gyere la wagyere kyɛ ka ba e gyamaa ka dakogri yɔ biŋ biŋ a ba ziiri zaa.

Pɔgɔ kanga la zeŋ yeŋe poʊ. A dugle kurpɔte ka dansen kanga a dogle o zu. K'o taa sureɛ kanga a eŋ o nu poʊ. Ka tabul bile kanga meŋ biŋ kɔg o. Ka a laa pɛpɛliŋ kanga a dogle o zu. Dankyen kanga seɛ la k'o zeŋ.

Dɔɔba ne pɔgeba zaa la be a zie ŋa a ba mine zeŋee la kyɛ ka ba mine are ka kaŋa a vuunee a kyɔge neɛkaŋa nu a taa kyɛ ka pɔgesaraa kaŋa meŋ are a leɛ o puori a kyaare ba a kyɛ maale o zu

Bibilee la are a zie nyɛ ,ba e la yaga ba are la yiri kaŋa nimi tɔɔriŋ ka lɔɔri kaŋa te are ka kaŋa su kpare zeɛ ka ba mine meŋ a vara gaŋna miri kaŋa a ba kyɛlɛɛ naŋ taa.

A noba ŋa su la yaayiri kparepeɛle a eŋ a poɔŋ a seɛ bonsɔglɔ ka ba mine a zɛge ba nuuri ka ba mine a zeŋ gbɛrɛɛ sakeɛ zu kyɛ ka ba mine meŋ a kyɛnɛ ka ba zaa a pɛgle a Gaana filaki.

Dɔɔ kaŋa la are a kyɛ, aa are kɔge soola panɛl a de o nu a nyɔge ne a boŋkaŋa kyɛ ka baatere, ka lɔɔre baatere la meŋ biŋ kɔge o yiri kaŋa nimitɔɔreŋ la k’o are. Noba mine te are a nimitɔɔre be ka orɔbare mine meŋ

Tontonma mine la be a zie ŋa ,ba zaa le la a noɔre bonpɔgra ka kaŋa vɔgle zupele pelaa a are kɔge lɔre kaŋa naŋ pare bondɔre kaŋa zu ,a kaŋa meŋ kpɛ zeŋ la a bondɔre na puli kyɛ ka ba yaga zie zaa kaara bonne na a kaŋa naŋ erɛ.

Pɔga kaŋa la zeŋ a zeŋ koge daŋaa kaŋa boŋkaŋa naŋ dogele a daŋaa zu kaa sensɛɛ a pare boŋkaŋa zu ka rubber kaŋa meŋ biŋ ka ŋmane a meŋ biŋ ka bibile kaŋa are a nyɔge daa a are koge o kyɛ ka noba mine meŋ a yi are a puori

A noba ŋa e la nenyaga a be a zie ŋa bipɔla ane dɔɔnyaŋne zaa a laŋ taa gboe zuri la ka ba do are ka yori kaŋa a do are a ba saazu poɔ ka daare mine ba ka pɛmɛ a yɛ le le eŋ a poɔ.

Deɛ pou la a kye ka dakogi zennee a bin bin a wa gul ka flowari mene meng bing ka tabol bing ka buk ane tuɔ kanga a pare a zung kye ka ba ye maale buma a mari a dankyeni enga.

Noba mene la a do are a saazu kyɛ. Ba mene teɛ la ba nuure, ka ba mene meŋ a are a kyule kyɛ ka lɔre kanga na e pulaa a biŋ a ba puliŋ.

Noba banaare la zeŋ a zie ŋa pɔge kaŋa zeŋ la dakogi zu a su bonpelaa a nyɔge a bibile kaŋ zu a maala ka kaŋ meŋ zeŋ dakogi kaŋ meŋ zu a meŋ mare bie k,o be o puoriŋ kyɛ meŋ nyɔge a bie ŋa zu a maala.

Nobɔ mine la kyɛnɛ a zie ŋa dɔbɔ ne pɔɔbɔ zaa kaa kaŋa a zeŋ gbɛrɛɛ sakire zu ka a nie kaŋa naŋ yɛre baagi a daaroo a duoro ne a taŋa zu.

Ninyaga la be a zeɛ nga pɔgba ane dɔba zaa langtaa a pɔgba arẽ la kye ka a dɔba a zeng ba nimitoɔring a guoli ba gbeɛɛ kye ka ba su wo woree.

Saa la miire ka bibilii ŋa a zoro a saa poɔ ka ba mine a pɛgle kataweɛ ka ba mine a yaga ba kparre a bare kyɛ lɔɛ mine meŋ biŋee la a kɔg ba ka katawiire meŋ biŋ yaga lɛ kyɛ ka teere mine a are are kɔg a yie.

Nobɔ mine a zeŋ ngmɛɛrɛ draft ka ba mine meŋ a are a ba puoriŋ a kaara ba tabol zu la kaa nobɔ ŋa a zeŋ ka bonkaŋa meŋ pare a tabol zu kyɛ kaa n dɔɔ kaŋa meŋ araa be a eŋ nimikyaane.

Pɔgesare ane bipɔlɔ la be zie ŋa, a su a ba kparre peɛle, a nyɔge boma mine naŋ pare table kaŋa zu, a kaara, ka ba mine eŋ nimmikyᾱᾱne, kyɛ ka ba mine pɛgele pen a are ne.

Bibilee la zeŋ tanbogi kaŋ poɔ a taa rubbere a zeŋ ne ba e la yaga a kaŋa are la a vuune a leɛ o puori kyaare a o taa ba kaa ka kobo a yɛ gaŋ gaŋ a zie zaa.

dɔba, pɔgeba, bibiiri zaa la be a zie ŋa ba yi la zie kaŋa wa gmara a sori a gɛrɛ zie kaŋa meŋ, kyɛ ka diwogriwogroo mine are a sori noɔreŋ a kɔŋ ba

Nobɔ mine bata la a are a seɛɛrɛ ba seɛ la kurebilii a kyɛ tuŋ nɔɔteɛ bayi tuŋ la nɔɔtepɛeele ka kaŋa tuŋ nɔɔtesɔglɔ ba zege la ba nuure ka pɔg kaŋa meŋ a te zeŋ a ba puoriŋ kyɛ kaa yie a are a peɛɛle ba.

Noba mine la be a kyɛ tuuro bɔgre ka ba mine a su bompeɛle yoŋ a le ba nɔɛ zaa pɔge ka loɛ mine meŋ a are kyɛ ka kūū daga kaŋa wa gaa te biŋ a noba mine poɔ.

Moɔ pou la ka wɔɔri buma ayi a kyena ka nuba mene meng bɛ loore pou a meng zeng kye ka teere mene yaga le a arẽ a ba poɔring.

Pͻge kpoŋ kaŋa la a zie ŋa a leŋ diku a zeŋ maala seԑmaa. Boŋkaŋa be la o nuiŋ ka sõͻ kaŋa a ŋmaara. Oorabare mine biŋ kͻge o la kyԑ ka kaŋa ka a seԑmaa a dͻgele o zu. Kuripootu be la a be ka boma mine dooloo zuiŋ kyԑ ka peԑ kaŋa meŋ te biŋ a nimitͻͻreŋ.

Nuba banuu la zeng yenge pou bibilee ane nimbere zaa langtaa ba de la buma mene a tuuri a ba nuuri puo ba zaa kye ka flowari mene meng bing a ba nimitoɔring.

Dɔɔ kaŋa la are a zie kaŋa a su kpare wogi kaŋa a seɛ tɔreza sɔglaa noɔre kaŋa la poɔ la ko'o are ka boma mine a yɛ dore dore a a biŋ a peɛluu.

Pɔɔbɔ ane dɔbɔ zaa la be a zie nyɛ ba zaa le la a noɔre bon pɔgraa kaa pɔg kaŋa are a le a noɔre bon pɔgraa kyɛ le o zu meŋ pɔg a su kpare peɛɛle aa kyɔgrɔ nie kaŋa kpaŋkpaneŋ.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

Bibilee la are a zie ŋa ba yaga zie zaa taa la lɔre kɔbare eŋ a ba nuure poɔ sori kaŋa poɔ la ka ba are ka ba kyɛle a do gaa te are saazu kaŋa kyɛ ka lɔre kaŋa meŋ a biŋ a kɔge ba.

Filim kaa zeɛ la a zeɛ nga a nuba nga gaa zengɛɛ la a kaara a filim na banang ire ba zeng la a dakouri zu dɔba ane pɔgba zaa la langtaa a zeɛ nga pou a zeng.

Koun puo la a zeɛ nga a koun loɔri be la a koun zung ka nuba a pa ɔ puo zaa ka ba mene a do be a saazu pou a zeng ka ba mene meng be a pulin a meng zeng.

Die kaŋa meŋ poɔ la a zie ŋa ka noba mine banaare a zeŋ dakogro zu ka tabol kaŋa biŋ a e kyaanaa lɛ ka boma pare o zu Kyɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ gaa te are o yoŋ a su bonsɔglɔ.

Pɔɔsarebilii anee dɔbɔ la be kõɔ poɔ a kyɛnɛ ka ba mine a taa laare ne bɔtol ka ba mine meŋ pɛgle bonganaa ka ba mine pɛgle kolpɔɔte ka mine pɛgle dakog zenne.

Noba mine la are a zie ŋa ba are kɔge la gangaare ba zaa pɛgle la dabilii mine eŋ ba nuuriŋ a kyɛ a seɛ wagyɛbilii ka ba mine meŋ te zeŋ a ba puoriŋ a kyɛ kaara ba.

Dakoge zenne la biŋ biŋ a zie ŋa a die ŋa poɔ ka kapuro a biŋ biŋ a zaa zu a wa gaa kyɛ kaa tabol ŋa maŋ biŋ ka bomma a pare o zu kaa dankyini meŋ kaa poɔ bonmaalee mine meŋ a e yagle yagle a dankyini eŋɛ.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

Pɔgesarre mine la zeŋ a zie ŋa a zeŋ kɔge teelare ka ba mine su bompeɛle ka pɔgekpoŋ kaŋa a te vuuni a kaŋa nimitɔɔreŋ a eŋ nimikyaane le duku.

Dɔba mine la are a zie ŋa ka kaŋa a vuuni a kyaane zipelaa kaŋa kyɛ ka alopelee kpoŋ kaŋa a te are a ba puoriŋ.

Dɔɔba ne pɔgebo zaa la be a zie ŋa a noba mine are la ka ba mine meŋ a zeŋ kaa dɔɔ kaŋa a su bon yaayiri ka pɔge kaŋa meŋ naŋ be a puori a vɔgle zupele a nyoŋ dɔɔ kaŋa zupele taa.

Koɔ ane sagre zaa la lantaa a gaŋ a zie ŋa ka noba a kyɛnɛ ka ba mine yɛre baagere kyɛ ka ba mine meŋ a are ka lɔɔzeɛ kaŋa a te are a ba nimitɔɔreŋ ka dɔɔ kaŋa a are a kɔge.

A pɔge ŋa zeŋɛɛ la tabol kaŋa zie ka daa mine biŋ ka muri kaŋa a pare a daa poɔ kyɛ ka perɛte kaŋa meŋ biŋ ka seemaa a be a perɛte poɔ kyɛ ka o zeŋ a kaara zie kaŋa.

Dɔɔba ne Pɔgeba zaa la are a zie ŋa ka dɔɔ kaŋa a sele o meŋa kyɛ de o nu kaŋa a biŋ teŋa a kyɛ teɛ kaŋa a sazu poɔ a zimobilii mine poɔ la ka ba are Dɔɔba ane Pɔgeba zaa ane bibilii

Bibile kang la zeng kogo zu kye maala ɔ tɔ bibile zu pɛgle la kyaaraa kye ka kang meng arẽ a meng liri ɔ nuuri kye ka neɛ kanga meng arẽ a meng teɛ ɔ seɛ a ba poɔring.

Nenyaga la be a zie ŋa dɔba ane pɔgeba zaa a laŋ taa nempeɛle yoŋ la kyɛ ka bonkaŋa a biŋ a ba sensogreŋ a waa ŋa Kūū daga yiri kaŋa lamboriŋ la ka ba a are.

Bipɔllɔ ane ɔɔsarre la zeŋ a zie ŋa ba e la noba banuu bipɔgeba bata ane dɔbɔ bayi ba zeŋɛɛ la ka kɔlbaare mine a pare a teebole zu kyɛ ka laatɔpo biŋ ba nimitɔɔreŋ.

Nasaaldɔɔ ane nensɔglɔ bata la be a zie ŋa BC e la noba banaare ba zaa laŋ taa bibile bonyeni ane nembɛrɛ bata a nembɛrɛ bata ŋa poɔ pɔge e la bonyeni ka dɔɔ meŋ e bayi a dɔɔ kaŋa zeŋɛɛ dakogilee zu kyɛ k,a nasaaldɔɔ x de o nu pare ba zaa zuree.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

Pɔgebo bata la be a zie ŋa, ka kaŋa a nyoŋ bibile kaŋa a te gaala bon kaŋa zu o su la kpare pelaa kaa kaŋa meŋ are a de o nuure zaa ayi leri kyɛ kaa kɔbilee mine a yɛ pari pari a zie ba naŋ are.

Lɔɛ mine la a tu taa lɔsɔglɔ a zoro pɛnzeɛ kaŋa zu ka noba mine a are are a konkoboŋ a su kparpeɛle ka ba mine su kparsɔglɔ a are kɔge ba.

Noba mine la zeŋ pɛgle taaboore mine ka sɛgre mine a be a poɔŋ ka ba le pɛmɛ a pɔge a ba zuree zaa ka pɔge kaŋa meŋ are sɛgrɛ boma a mara bonsɔglaa kaŋa zu ka lɛbie a yɛre a bon zu.

A nobɔ ŋa e la nobɔ bata a are a zie ŋa ba su laa bon yaayire mine a pɛgle nɔkɔɔlɔ a ba ta kyɛɛ le bomma mine meŋ a ba zu poɔ a ba kparre ŋa e la zeere ka teere mine meŋ e yaga lɛ a are a ba puoriŋ.

Bibilii la be a zie ŋa a deɛnɛ ba nyoge la taa nuure ka ba mine seɛ wagyɛrre ka ba mine vaare a wagyɛrre kaa pɔɔsarre a le dukurre ka ba zaa zoro a ville.

Moɔ kaŋa poɔ la a kyɛ ka dakogro a biŋ biŋ ka zupile a biŋ ka baagere meŋ biŋ a zie ŋa ka wie a are a moɔ poɔ wisɔglɔ ane wipeɛle ka boma mine a le mare ka dɔɔ kaŋa a are a wipelaa kaŋa nimitɔɔreŋ.

Kūūni uumu zie la ka a noba ŋa are are ba mine su la kpare peɛle kyɛ vogli a zupili peɛle ka ba mine meŋ vogli zupili sɔglɔ ka bibilii bebe ka nembɛrɛ meŋ bebe.

Kogro mine la bio a zie ŋa dakoge zinee la ka tabol kaŋa meŋ biŋ kɔg a are gɔlɔŋ gɔlɔŋ lɛ a kyule a tabol naŋ biŋaa die seŋsugliŋ be.

Dɔɔ la ziŋ ka bɛŋkye biŋ kɔge o ka boma a pare o zu. Baateɛ be la a bɛŋkye zu, sola panal meŋ be la a bɛŋkye zu. A dɔɔ pɛgle la kɔmpiita kyɛ ka bɔtɔ ne boma biŋ pata pulleŋ

Die kaŋa poɔ la a zie ŋa a die ŋa waa ŋa taaboore la ka ba de maale ne a zie noba mine zeŋ la a nimitɔɔreŋ a su kpareyaayiri kyɛ ka noba mine meŋ zeŋ a ba nimitɔɔreŋ ka ba zuree a sãã bonkaŋa be la a taaboɔ na kaŋa eŋɛ a waa ŋa gbegni ba naŋ tɔgle maale.

Tontonnema di mɛrebɛ la be a zie ŋa ba tuo la bomma a kyɛnɛ saazu kaŋa poɔ kaa kuree mine a ba ba a peɛɛli ba kyɛ kaa noba mine meŋ te are toore lɛ a meŋ tonɔ tomma.

Pɔɔbɔ bata mine meŋ la be aa zie nyeŋ ba pɛgrɛ la laare bayi pɛgrɛ la laare kyɛ ka kaŋa a peerɛ zie kaa rɔbarre mine biŋ a ba puoriŋ kyɛ ka bibile kaŋa meŋ a are kaŋa puore poɔ ka rɔba kaŋa meŋ yi biŋ kaa kɔpurre a lare o poɔ.

Noba yaga la be a zie ŋa boma mine biŋe la ka nie kaŋa a iri mine a taa kyɛ de bonne kaŋa pare a o bugɔ zu a dɔɔ kaŋa are a su kpare ziɛ a kyɛ tiɛ o seɛ noba e la yaga ka dire mine meŋ are ka boma a yɛ mare mare a saazu zaa.

Lɔɔkoɔraa kaŋa la biŋ a zie ŋa ka noba ŋa are kɔge ba mine su la kparwogri a vɔgle zupile ka ba mine meŋ are a lere ba nuuri kyɛ ka a lɔɔre ŋa meŋ are a peɛleba.

Tenseɛrebɛ mine meŋ la be a zie ŋa a seɛ seɛrebɛ e la bata dɔɔ boyeni ane pɔgeba bayi ka gaŋgaŋmɛrebɛ mine yi are ba nimitɔɔreŋ a ŋmeɛrɛ a gaŋgaa enne ba ba mine su la kparre kyɛ ba mine ba su kparre

Yir wogre wogre mene la are a zie ŋa. A sore kanga meŋ gaŋ a yie ane teere mene susugreŋ. Lɔre kanga meŋ are la a kɔ a yir wogre. Kyɛ ka lɔe mene a yi are a yiwogo kanga pooreŋ a e yaga lɛ a biŋ

Nebɛrɛ mene la a zeŋ a kyɛ. Ba e la ne yaga. Ba mene vaare la wagye. Ka ba mene meŋ a seɛ a wagye. Ka dɔɔ kanga zeŋ a taa zoore kyɛ ture boma o nu, o kpakpama, ane o kɔkɔe. Kyɛ de boŋ kanga meŋ vogle a o zu poʊ.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

Nu a yaga la zeng sɛrɛɛ diebu deɛ pou ba su la kpare bɛrɛɛ a zeng kɔg tabulo kye ka gangpɛlɛ a pare pare a tabulo zu wa gaa ba e la pɔgba ani dɔba zaa a lang taa kye ka ba kang meng te zeng toɔri lɛ ɔ yong ka USA flag a yagle ɔ.

Deɛ kanga pou la a kye a zeɛ nga dakouri paree ata bing la a kye ka tabol kanga meng bing a sunsuuring ka buma pari ɔ ka mene meng binguu puli kaa dankyeni enga ka ba maale buma mene kaa meng mari mari a dankyeni enga.

A die ŋa poɔ dakogro yaga la biŋ o zaa a wa gaa ka noba a zeŋ a su bonsɔglɔ k,a die poɔ zaa a kyaane o zaa kyɛ k,a dakogro mine zu ka kparɛɛ a pare ka baagere a pare mine meŋ zu kyɛ ka ba kaara neɛ kaŋa naŋ be tiivi zu.

Tontonema mine la are a zie ŋa pɔgeba ane dɔba zaa la laŋ taa ba mine vɔgle la zupile ka ba mine a seɛ kurigbɛŋmaara kyɛ ka ba taa laare mine a derɛ a teɛnɛ a korɔ taa.

Wɛdonne mine la be a zie ŋa a e la yaga lɛ a kyɛnɛ sopaalaa kaŋa poɔ lɔɔre kaŋa meŋ te yi la zie kaŋa a meŋ tu a sori na a waana ka moɔ a gaŋ a zie zaa.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

Nuba la a duuro koun, dɔba ane pɔgba bibilee zaa lang taa ba mene su la kpare ba yaga zee zaa ba su kpare kye be a kuon puo a deɛne ka ba mene a yi gaa be a saa zung kye ka deɛ kanga meng yi gaa ti arẽ ka teere mene arẽ koo a deɛ.

Loɔri kanga la arẽ a tuo buma kye ka ɔ ninge zaa saa ɔ zaa ka nuba mene arẽ a loɔri nimitoɔring bayi su la bunsɔglɔ ka kanga meng vɔgli zupile dɔri kanga.

Bonmaale zanne zie la a kyɛ dɔbɔ ane pɔɔbɔ la a laŋtaa a dɔbɔ mine su la kpare nuwogre ka kaŋa dɔɔ kyɛ ka ba kyɛlɛɛ na are are a nyoge mansen kpoŋ kaŋ a are neŋ a die zie zaa e na kɔlɔŋkɔlɔŋ lɛ kaa birikyire ba naŋ mɛ ne a e zeere kyɛ ka zie zaa a veɛlɛ kaŋa zaa ba vɔgle zupile.

Dɔɔba mine la are ka ba mine leri ba nuure ka ba mine tiea ba seere koo mine de ba nuure eŋ ba kɔɛ muo kaŋa sori poɔ la ka ba are a biŋ saakeeɛ lɔre kaŋa ka ba nyoŋ a o saazu a gegle .

A noba ŋa mine zɔŋ la motori kyɛ k,a ba kyɛlɛɛ a are kataweɛ kaŋa puliŋ k,a motozɔmmɔ mine a le boma ka kaŋa meŋ kpare o tɔsoba kyɛ naŋ meŋ boma mine a puoriŋ a kaŋa teɛ l,a o nu a ŋa o naŋ Willow yɛlɛ mine.

Noba mine banaare la are ka bayi a daara sakeyɛ ka a noba mine meŋ bata a meŋ gaŋ teŋɛ a meŋ yaare ba nuuri kyɛ ka lɔre kaŋa a are ka ba yuo o dinɔɛ zaa a bare.

Noba mine banuu la be a zeɛ ŋa a ba e la pɔgeba bata a de dɔba bayi a dɔɔ kaŋa ane a pɔgesaraa kaŋa su la yaayi kyɛ k,a pɔge kaŋ zeŋ a pɛgle gane a kyɛ su kparoo k,o sigi vuuro teŋɛ fentelɛ meŋ pare la tabol kaŋa zu a taa vūū.

A zie ŋa waa ŋa a yɛree ŋmendie ka nobamine a do are a sazu poɔ ka boŋne ane boŋtaŋ be a be ka a yina loori kaŋa meŋ a paaki la a being.

Pɔgebɛrɛ mine la zeŋ a zie ŋa ba de la boma mine a mare mare pɔge kaŋa zaa nimibonyenaa bibile kaŋa meŋ te zeŋ la a kpaare be ba mine taa la baagere a kyɛ su kparewogri.

Moɔ kaŋa poɔ la a kyɛ ka tanne a are a peɛle a zie ka daa kaŋa meŋ a are peɛle lɔɔre kaŋa naŋ a are ka nensalba mine a be o poɔŋ wɛdonne la are a zie ŋa yaga lɛ wɛnyuo.

Dɔba ne pɔgeba la are a zie ŋa ba mine taa la pɛne kaŋa ka ba wuoro boma a eŋnɛ ka ba mine meŋ biŋ weelbaaro kyɛ ka ba yɛ toore toore ba nuuri ane boma ka kaŋa meŋ pɛgle sabɔle a are ne.

Noba la zeŋ a zie ŋa ba e la nemparɛɛ bayi a zeŋ ŋmeɛrɛ oware dɔɔ kaŋ meŋ zeŋ la a be dɔɔkpoŋ kaŋa a vɔgle zupilipelaa a zeŋ a kɔge ba.

Mɛmɛrɛ mene poʊ la ka nobɔ ŋa a kpe te are. Ba e la ne yaga. Ba mene taa la pingaraa, ka ba mene taa sɔvul, ka ba mene a vogle zupulɛ, kyɛ ka ba mene meŋ a are. Ka laare mene a biŋ biŋ a kɔ ba. Ka dɔɔ kanga a do te are a saazu poʊ a seɛ kur gbɛ ŋmaara a kyɛ su kparo pulaa

Bibilii mine la a tuo baagirre ane bomma bipɔɔlee anee bidɔɔbilii ka kamaa teere a are ka daare meŋ biŋ kyɛ ka saakire kaŋa meŋ a teeli a die kaŋa poɔ ka bibile kaŋa a are kɔg.

Dɔɔ kaŋa la zeŋ boma mine nimitɔɔreŋ kyɛ ka a boma a pare pare tabol zu yaga lɛ k,o taa bonkaŋa o nu poɔ ka neɛ kaŋa are a su bondɔre a kaara bonna naŋ be a o nuŋ.

Bibilee la deɛne kõɔ poɔ ba ŋmeɛrɛ la bɔl kaa kaŋa de o gbɛre a pare a bɔl zu kyɛ kaa kaŋa ba su kparo kyɛ ka ba kyɛle na zaa su kparre.

Pɔgba la arẽ nuba mene nang zeng nimitoɔring a pɔgba zaa pɛgla biiri kye le zutalaare kaa gangpɛl dɔri mene a be ba nuuring kye ka mene meng a pare a tabol zu ka nie kang meng arẽ kɔgba a meng su kpare pelaa.

Vūū daare mine la are a zie ŋa e yaga lɛ kaa nimitoore a waa ŋa kõɔ la te gaŋaa be kaa katawerre mine a are are ayi kaa pɔɔsaraa kaŋa a zeŋ a puleeŋ.

Labtɔp, pɛn sɛgraa, piipare, ane kobil mene la biŋ ka boma be a poʊŋ. Ka boŋ zie kanga meŋ biŋ. Kyɛ ka a neɛ kanga meŋ nu a saã. A boma na zaa pare la tabul sɔglaa kanga zu.

Nobɔ mine la e yaga lɛ a su bon iruŋiruŋ kpare wogre a vuune ka ba mine meŋ a go a are ba kyɛlɛɛ be la die poɔ kyɛ ka ba kyɛlɛɛ a yi wa be a yeŋe poɔ.

Kuori zie la a kyɛ, bibilii, dɔba ane pɔgeba la are a zie ŋa ba zaa su la bonsɔglɔ, a kyɛ pɛgele katawie sɔglɔ kʋʋ daga kaŋa meŋ biŋ la a ba nimitɔreŋ, ka filaaware mine pare a o saazu.

Tontonema la be a zie ŋa ba zeŋkoge la kuree mine ka kaŋa are kyɛ ba zaa su la tonton bomma a vɔgle a tontonzupille kyɛ ka bomma a yɛ biŋ a gyirgyire a zie zaa kpɛllɛŋ waayare bebe la kyɛ ka moɔ meŋ are a ba nimitooreŋ.

Pɔg kpon kanga la arẽ a su kpare sɔglaa kye su kpare pelaa en a pou a yele yelɛ ba menne meng zeng kɔguu la ka ba menne a zeng kyelɔɔ kye kaa mike a bin a ɔ nimitoɔring.

Bibile kaŋa la zeŋe a su kparezeɛ a de o nu pare o gbieŋ kyɛ zeŋ kɔge sagre kaŋa bogi ka noba mine meŋ a te kyɛnɛ a nimitɔɔreŋ o zeŋɛɛ yiri kaŋa nimitɔɔreŋ a gbi dumo.

Pɔgebileee la be a zie ŋa bɔli ,la ka ba ŋmeɛrɛ ba mine su la kpare zēēre ka ba mine meŋ su kpare dɔre ,ba zaa be la mubilee mine poɔ ka kaŋa de o gbɛre pare a bɔli zu.

Pɛtro kure zie la a zie ŋa. Ka motore are. Ka lɔe meŋ a are. Ka noba mene meŋ a pɛgle eɛ galon konkore a are ne a zie ŋa. Ka ba mene dɛme e la duore ka mene dɛme a e piɛle lɛ.

Pɔgesare ane dɔba zaa la be a zie ŋa ba su la bonyaayiri yoŋ ka ba mine meŋ are a ba puoriŋ a a eŋ kɔglɔ a ba zureeŋ a kyɛ pɛgle gangaare.

Tungtumba la be a zeɛ nga ba su la a ba tuntunbuma ka ba mene vɔgli a tuntun zupile kye ba arẽ kɔg la kuroo wogi kang nang gang a sori noɔring ka loɔri kanga meng a arẽ a peɛli ba.

Noba la be a zie kaŋa ba e la noba bayoɔbu ba are kɔge la lɔre kaŋa naŋ biŋ kyɛ ka bon wogi kaŋa a are a ba saa zuŋ nie kaŋa voonee la a ba be ka kaŋa meŋ are a de o nu pare a bon kaŋa zu kyɛ ka galuŋ kaŋa a biŋ a pegle ba.

moba mine la tuo baagere ka ba mine a le boma eŋ wagyɛre poɔ a tuo ba yaga zie zaa e la pɔgeba a are ane bibilii ka dɔɔ kaŋa a are teɛ o seɛ ba nimitɔɔreŋ a su bonbulu mine.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ zaa la be a zie ŋa ba su laa paati kparɛɛ kaa dɔɔ kaŋa are laa ba nimitooreŋ a taa a gaana flak kyɛ yɛre baagi kaŋa a su kparoo kaŋa ka nie kaŋa meŋ be kparoo eŋɛ.

A die ŋa poɔ dakogizennee bebe ka bonkaŋa meŋ waa ŋa toɔre a biŋ a nimitɔɔreŋ ka kapuro a biŋ kɔge a ka vaa kaŋa meŋ te biŋ a dankyini lonkoroŋ kyɛ ka boma mine meŋ yagle yagle a dankyini eŋɛ.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

Noba mine bata la are a zie ŋa, Pɔge bɛre bayi ane bibile a pɔge kaŋa are la ka laara biŋ kɔŋ o ka bibile ŋa meŋ are a pegle bon kaŋa a eŋ o nu poɔ dansege kaŋ biŋe la kyɛ ka boma mine meŋ dogle vūū zu a daŋaa zu.

Noba la be a zie ŋa dɔbɔ ane pɔgebɔ zaa a lantaa ka neɛkaŋa a are su kpare pelaa a yele yɛlɛ kyɛ ka dakogi kaŋa meŋ biŋ zagela lɛ ka neɛzaa ba zeŋ o zu.

Vũũ tontonema bayi la be a zie ŋa, ba su la a ba tontomboma, a vɔgele a ba tontonzupile bompeɛle. Ba zeŋ kɔge la a vũũ mie, ka a vũũ dare mine meŋ a are kɔge ba.

Bibile kang la arẽ a ngmiree gang gaa kye kou taaba yaga a be ɔ poɔring a kaaroo kye ka ba mene meng zeng kye ka poɔ kang meng arẽ ɔ pouring a su kpare wɔgi.

Sori kaŋa la a gaŋ ka yie yagayaga a be a zie ŋa ka a yie ŋa are are a sori kɔnkɔŋeŋ ka loɛ mine zoro a sorinŋ kyɛ ka gbɛkyɛnɛbɛ meŋ be a sori ŋa poɔ a kyɛnɛ teɛ kaŋa meŋ arɛɛ a nuduluŋ sɛŋ.

Teng velaa kanga la a zeɛ nga yie la arẽ a ba poɔro ka ba penti ane bun pelaa ka teere mene meng arẽ a lɔmboɛ ka lɔɛ a ye bin bin a zeɛ zaa.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

Zueɛ, boŋ numaale, leɛbie, ane boŋ yaga yaga la be a die na poʊ. A mene be la eɛ bɔtulo poʊ. Ka mene meŋ a biŋ biŋ a eŋ boŋ nuwogre mene poʊ

Kobileela biŋbiŋ a zie ŋa ka tabolɔ meŋ a suglisugli taa a biŋ komie kobileela biŋ ka boma mine meŋ biŋ a e ŋa saminɛ na a be laa kaŋa poɔ.

Nuba yaga la be a zeɛ nga a kanga pɛgli la bunkanga a yeleyɛlɛ enna ɔ pou kye ka ba yaga zee zaa a su bunsɔglɔ ka bunkanga be a doɔ na poɔring ka segrɛ mene be ɔ engan.

Bibilee niŋbɛrɛ pɔgebo ane dɔba zaa la be a zie nyɛ a ba mine tuo la laa a ne boma mine kaa be bɔtɔri poɔ ka ba mine eŋ wagyɛri poɔ a tuo.

Pɔgba ane dɔba zaa la be a zeɛ nga ba e la yaga ba menne pegli la zuma rubarii ka ba menne meng a bing a zuma a kɔg ba menga kye ka ba kanga meng a arẽ dele a boat.

Pɔgba mene la tuo buma laare puo kaba mene a tung noɔtei kaba mene a kyene gbekpala a zi zie pou kye ka kanga meng pegli bundɔri kang a eng a ɔ nu kanga pou kye le lee kaara a ɔ lɔmbori.

Niŋgyamaa la be a zie nyɛ, dɔbo mine naŋ gyɛge e la noba bata a are ba ba su kparoo kyɛ ka kaŋaa are kɔge gaŋga kpoŋ kaŋa naŋ beŋ kyɛ ka noba mine meŋ be ba puori poɔ a zeŋ.

A noba kaŋa vare la wagye peɛle a eŋ a noɔre bonpɔgraa ka ba mine a su bonsɔglɔ yoŋ a kyɛne zie pelaa kaŋa poɔ a di wogi kaŋa a are a kɔge ba.

Pɔgɔbɔ mene la are. Nasa pɔgɔbɔ la. A are mur laare a kyɛ le boŋ piɛle mene ba nimitooreŋ. Ka fulaware mene a biŋ a ba nimitooreŋ. Ba zaa maali la ba zurɛ

Naasaale dɔɔ anee neŋsɔglaa kaŋa la zeŋ a zie ŋa ba zeŋ laa tabol kaŋa zu a dire sèèmaa a sèèmaa be la laabilii poɔ ka ba dire.

Poɔ kang la gang a muri laare ɔ bun koɔri zeɛ ɔ gang koo la wajeri paree paree nang sugli sugli taa a bing kye ka ɔ de ɔ nu kanga a nyuge ne fooni a ganne.

Poɔ la tuo buma a kouro a bun kouree nga pou kaãzeeree bebe la kyaaraa bebe la noɔtei bun maalee bebe la kye kuo pɛgli libie meng ɔ nu goɔ pou kye taa a buma mene meng.

Noba mine la zeŋ a zie ŋa kaŋa zaa maŋ zeŋ ne la perɛte ka seemaa a biŋ a kɔgeba wa gaa ka kaŋa a zɛle bonkaŋa a kyɔgra dãã mine poɔ kyɛ ba zaa zeŋ la tabol kaŋ eŋɛ.

Teere mine la be a zie ŋa yaga yaga lɛ ka mɔdoŋa kaŋa a gaŋ a zieŋ ka lɔɔre kaŋa meŋ are ka noba kpɛ te zeŋ o poɔŋ kyɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ a zeŋ a lɔɔre nyɔbogreŋ.

Deɛn deɛn zeɛ kanga la a zeɛ nga bibile kanga arẽ a nimitoore be ka poɔ kanga arẽ a ɔ poɔring kye ka doɔ kanga meng arẽ a de bun pen a le ɔ zu pou kye ka ba menne meng arẽ ɔ poɔring kye ka a bibile nga a muri laare.

Dɔba ne pɔgeba zaa la zeŋ a zie ŋa ba zeŋ kɔge la kɔmpetare a de boma mine a le a ba zureŋ ba e la nempeɛle a zeŋ dakogro zu kyɛ k,a kɔmpetare ŋa a pare tabol kaŋ zu.

Dɔɔ nekpong kanga la a zeŋ boŋ zu a taa daa kanga kyɛ taa bɔkte meŋ. Kyɛ ka a miri kanga leŋ a boŋa nuoreŋ ka o yɔge taa. A boŋa are la daa kanga puliŋ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

A zie ŋa a nobɔ mine la are ba mine su la bonwogre a pɔg ba eŋɛ zaa wa sige gaa a kyɛ le bomma a pɔg a ba nɔreɛɛ vɔgle zupile meŋ kaa bonkaŋa a biŋa a e pilaa lɛ a kɔg ba a kyɛɛ ka ba zaa are dinoɔre kaŋa zie.

Dɔbɔ ne pɔgebɔ zaa la are a zie ŋa ba kaŋa le la boŋ tol kaŋa o zu poɔ ka ba yaga zie zaa taa bonsuuree a e zeere kyɛ ka ba tuŋ boma mine eŋ ba gbɛɛŋ.

Noba mine la be a zie ŋa bibilii ne nembɛrɛ ane dɔba zaa la laŋ taa ka baagere a biŋ a ba poɔrɔ zaa baagetagree ane baagemaree ka bibile kaŋ a are a mare baage k,o sigi be o gbɛɛ poɔ.

Vooti zie la a kyɛ ka neɛkaŋa a pɛgle karataa kaŋa a ennɛ boŋkaŋa poɔ kyɛ ka sakiri kaŋa meŋ biŋ kyɛ ka loori kaŋa meŋ yi gaa te biŋ a ba nimitɔɔreŋ ka ba mine liri liri ba nuuri.

Pɔgeba la be a zie ŋa a die ŋa poɔ ba le la ba nɔɛ a pɔge kyɛ zeŋ kɔge a tabol ŋa ka boma mine pare pare o zu ka pɔge kaŋa a su bonpeɛle a are lere o nuuri ka kaŋa meŋ a su kparekpoŋ a are a pɔge kaŋa puoriŋ.

A zie ŋa waa ŋa daa poɔ boma la ka ba yɛ duori duori zie zaa ka noba kyɛnɛ ka ba mine zeŋ kyɛ ka ba mine meŋ are bibile kaŋ are la a be o ba su kparoo kyɛ zɛge o nu.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

Tontonma mene la be a zie ŋa. Ba su la tonton boma, a vogle ba tonton zupule, a toŋ a norterɛ meŋ. Ka ba mene a pɛgle shɔvul. Kyɛ ka ba mene a do are boma mene zu. Ka pɔgɔ kanga a tuo laa a wa tu a sori poʊ a kyɛne.

Dɔba ne pɔgeba zaa la be a zie ŋa ba su la bondɔre ka ba zaa a zɛge ba nuuri eŋ a saazu poɔ a kyɛ toŋ nɔɔtebɛrɛ zipelaa kaŋa poɔ la ka ba be.

Yiri kaŋa la are a zie ŋa ka noba a yɛ zeŋ zeŋ a die e la disuglaa kaŋa ka a dinuori poɔ neɛ kaŋa zeŋ l,a be kyɛ ka kaŋ meŋ a kyɛnɛ a tu a be seŋ gɛrɛ ka pɔge kaŋa zeŋ a be a mare bie kyɛ ka daare mine meŋ biŋ a die seɛŋ.

Pɔɔbɔ la pegle kuee ka ba mine a vuune kyɛ ka ba mine a ire are kaavkaŋa a mare bie a o puoriŋ a vuune neŋ ka kaŋa meŋ ire are a meŋ mare bie.

Nobɔ yaga la a be a zie ŋa. Kyɛ pɔgɔsare mene bayi are la a ba nimitooreŋ. Ka kanga a muolo kaara zie kanga. Kyɛ ka kanga meŋ are dɛdɛŋ. Ka nobɔ ŋa meŋ e yaga lɛ a are a saazu be a kaara ba.

Seɛserebɛ mene la be a kye ba vaare la wɔje ka ba menne meng le a wɔje a ba seɛ kye ka nuba mene meng zeng ba pouring a kaara a seɛre ba nan seɛre kye ka naasaalpoɔ kanga meng yi gaa ti arẽ a ba poure toɔre zaa.

Neŋ gyamaa la araa zie ŋa ba mine su la tonton bomma ka ba mine a le ba zuree ka ba mine meŋ are kyɛ lɔ bɛrɛ mine meŋ are laa a ba puoriŋ a lɔɛ e la yaga.

Dɔɔ ne pɔgɔ, ne bie la are a zie ŋa. Die kanga poʊ la ka ba be. A dɔɔ zeŋ la a dakoge kusen zu. Ka a bibile are kyɛ ka a pɔgɔ meŋ a gbi dumo a teŋe poʊ.

Sakubiiri la are a zie ŋa ba mine vuunee la kyɛ ka ba mine meŋ are deŋ deŋ ka pɔgekpoŋ kaŋa meŋ are a su bonwogri a meŋ vuuni kyɛ ka kuruu bonkaŋa a are kɔge ba a ba puoriŋ vaare meŋ are la a ba puoriŋ meŋ.

Pɔgɔ kanga la zeŋ a su boŋ piɛle a yɛre leɛ a toore boma a o nuure kyɛ zeŋ dakoge kanga zu. Ka pɔgɔbɔ mene meŋ bata a gaa te gbi dɔɔ kanga nimitooreŋ. Ka kanga meŋ a e dɔɔ a seɛ wagye a kyɛ pɛgle boŋ kanga eŋ o nu poʊ.

Neɛ kaŋa la gaŋ a de bonpeɛle a pɔge o eŋne zaa a kyɛ le a noɔre bonpɔgeraa ka noba mine meŋ bata a meŋ a bebe ka kaŋa a nyɔge a dɔɔ bonganaa taa kyɛ ka kaŋa meŋ a yi are o yoŋtɛgɛ a noba ŋa toore la boma ba nuuri poɔ.

Pɔgebo ne dɔɔbo ,Pɔgesera ane bibilee zaa la be a zie ŋa ba be la kõɔ poɔ ka ba mine zeŋ ka ba mine a are kaa noba nyɛ mine a nyoŋ a Pɔgesera mine a eŋ ba nuure poɔ ka pɔge kpoŋ kaŋa meŋ are a pegle bie.

Deɛ kanga pou la a zeɛ nga kaa kusime dakouri a bing kaa kapuri a pare a zu pou kaa taabuuri tabol mene meng bing suglo taa ka gang bere bere a pare pare a zuring.

Nuba banaare la a be a zeɛ nga bata mare la biiri ka bayi tuo boto ka kanga tuo ruba ka linge be ɔ saa zu ka kanga meng a pegli boto kye ka kanga meng a taa katawei a taa ɔ nu puo.

Nobɔ mine bayi la zeŋ a zie ŋa a kaŋa taa la libie a eŋ a o gɔɔ nu poɔ kyɛ kaa foomo naŋ e bomaanaare a pare tabol zu a dɔɔ ŋa more la laare a kyɛ su kpare pilaa a zeŋ kaa onɔŋ na meŋ zeŋ a kɔg polentin kaŋa naŋ paraa tabol zu.

Noba mine banaare la zeŋ a zie ŋa bibilii bayi ane pɔge ane dɔɔkpoŋ seemaa pare pare la ba tabol kaŋ zu ka ba a zeŋ a kɔge a die meŋ poɔ kapuro dakogri mine meŋ be la a ba puoriŋ.

Kɔɛ la ba a zeɛ nga kaa ten daa tenni tenni ane kanga zaa pen a mang le a mare a kuruu kanga zaa enga.

Dɔba pɔgeba bibilii nembɛrɛ zaa la zeŋ a zie ŋa ba zeŋ la dakogro zu kyɛ ka ba mine meŋ a are are teɛ kaŋa puliŋ la ka ba a zeŋ kyɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ are a ba nimitɔɔreŋ a toŋ nɔɔtebɛrɛ.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ zaa la laŋtaa a kyɛ ba yaga zie zaa yɛre la baagirre kaa ba mine a maale ba zuree ka ba mine leŋ ba zuree kyɛ ka dɔɔ kaŋa a wa sigre a aloopɛlee zu a are ka ba are kɔg.

Dɔɔba la be a zie ŋa ba vɔgle lɛ zupele a eŋ nɔɔti sɔglo ka ba mine a su kparɛ ane kur naŋ yitaa a kyɛne sori poɔ.

Noba yaga la are a zie ŋa boma yaga yaga biŋ la a zie bibilii bebe pɔgeba bebe ka dɔba meŋ bebe gyile biŋ la a be ka dɔɔ kaŋ zeŋ a nyɔge a gyilloɔra ayi a pare a gyile zu ka gangaare meŋ biŋ ka bibile kaŋ kɔge a zɛge o nuuri.

Bidɔɔ bilii ane bipɔgɔ bilii zaa la be a zie ŋa. Komputare biŋe la a kɔkɔ ba. Ka kanga are a de o nu a eŋ o koreŋ. Kyɛ ka ba mene meŋ te zeŋ a e bata. Ka kanga su kpare pulaa ka kanga meŋ su kpare doɔre

Kpare sɔglo demee la be a zeɛ nga ka ba zaa su ba kpare sɔglo a vɔgli ba zupili suglo a arẽ nuba mene puo ka neɛ kanga arẽ a de nimikyaanaa a eng ɔ kparoo engan kye ka lɔɛ mene meng jamaa le a yi gaa be ba poɔring.

Dɔɔba mine la are a zie ŋa ba zie zaa le la boma ba zure kaa mine su bonsɔglɔ ka ba mine su bon lene lene ka dɔɔ kaŋa are a de foon te mare o tore kyɛ kaa kaŋa meŋ are a nimitɔɔre a pegle malefa kyɛ ka lɔre kaŋa meŋ a te are a sori poɔ.

Pɔgeba bayi la are a zie ŋa ba su la yaayiri a toore boma ba nuure zaa a wa gaa ka nyɔge boŋkaŋa a taa kyɛ ka boma mine a yagle yagle a saa zu be kyɛ ka pɛne peɛle mine a yɛ pare boma zu a ba puori

Boma mine naŋ waa ŋa nensalba la be a zie ŋa baa kaŋa arɛɛ la ka nempeɛle mine a nyɔge nensɔglaa kaŋa kyɛ ka kaŋa zɛge o nu a na ŋmɛ ka daare mine waa ŋa kube daare a are a ba puoriŋ.

Bonsɛrebɛ mine la be a kyɛ ba e la noba banaare bata zeŋɛɛ la a kɔge ba teelare ka dɔɔ kaŋa a eŋ nimikyaanaa a taa kpekpe a ŋmaara ne pɛne kaŋa naŋ gaŋ a tabol zu.

Nobamine la a do are kurihu ka zu a teɛ ba nuuri ka bamine a su kparrepeɛle kyɛ ka bamine a nyɔge pɛmɛ mine a zege eŋ a saazu poɔ.

Lɔɔre kaŋa la biŋ a zie ŋa ka o niŋe zaa ŋmore o zaa k,a kyaanee zaa ŋmore ka noba a are a ŋmaagyili ka neɛ kaŋa a pɛgle fone a erɛ boɔle neɛ kaŋa k,o ne o yele yɛlɛ.

Pɔɔgesaraa kaŋa la ka kpare sɔglɔ demee a nyɔge a de boŋ kaŋa eŋnɛ o nuuri o puoriŋ ka o haa o noɔri pɔgesaraa kaŋ meŋ are kɔŋ ba la kyɛ su kpare zie kyɛ lɔɔri kaŋa biŋ kɔŋ ba.

Poge kanga la a zeŋ a nyoge o bie taa kyɛ kono. A zeŋ kɔ saakir ka moto meŋ gaŋ a zie. kaŋ doɔ kanga a wa vuune a kaara ba a su kpar doure. Kaŋ doɔ kanga meŋ yi are a meŋ taa fon a meŋ ŋmaara ne ba. Kyɛ ka bibilii mene meŋ bayi a meŋ yi gaa te are a poge pooreŋ a yɛre baagire

Tontonemɔ mine la be a zie ŋa, ba e la vũũ tontonemɔ, ba su la a ba tontomboma a vɔgle a tontonzupile. Ba mine zupile e la zeere ka mine deme meŋ e peɛle kyɛ ka kaŋa meŋ yi gaa te are a nimitɔɔre ka meŋ tontonboma a e zeere lɛ

Noba la be a zie ŋa nembɛrɛ bibilii ane pɔgesare zaa la be a zie ŋa ba de la pɛnzeɛ kaŋa a le zie kaŋa a wa gaa k,a bibilii mine su kparezeere ka ba ka a dɔba mine su kparesɔglɔ ka bibile kaŋa a are ka dɔɔ kaŋa de boma mine a korɔ o.

Dɔɔ ne pɔge kaŋ la a zeŋ a peɛle taa ka pɔgesaraa kaŋ meŋ a are a su bonsɔglɔ kyɛ su kparepelaa eŋ a poɔŋ ba iree dãã mine a biŋne ba kyɛ ka neɛ kaŋa meŋ te are a ba puoriŋ ka kaŋa meŋ a kpɛ are a die poɔŋ.

A zie ŋa bibilii la te yi zie kaŋa a zoro a waana ka yiri kaŋa are peɛle ba kyɛ ka vaare mine meŋ a be a ba puoriŋ a e ŋa tebɛrɛ kyɛ k,a bibilii ŋa poɔ dɔba ane pɔgeba zaa la laŋ taa.

Pɔgesaraa ane bipɔlee kaŋa la a zeŋ ka a bipɔlee a su bonzeere kyɛ taa dãã mine ka a e zeɛ k,a pɔgesaraa meŋ pɛgle kugbe kyɛ ka perɛte ane seemaa a biŋ biŋ a ba nimitɔɔreŋ.

sakubiiri pɔgesare la a deɛnɛ a su a ba sakuuri uniform ka pɔgekpoŋ kaŋa meŋ a zɛge o nuuri a su kparedɔre ka kaŋa meŋ are a su kparepelaa ka ba zaa are a mora laare.

Ninbɛrɛɛ ziŋ a zie ŋa, bamine are la, ka ba su kpare bɛrɛɛ, ka table kaŋa biŋ ba puoriŋ, kyɛ kaŋa zaŋ o nu aŋa o naŋ boɔrɔ ka o ŋmɛ neɛ kaŋa, ka o ta sobɔ ŋmɛrɛ o ka o na ta ŋmɛ

Dɔɔ kaŋ la are a zie ŋa o taa la a boma mine eŋ o nu poɔ o su la tontonne boma a vɔgle zupile a de boma mine meŋ a pɔge a o tobo ka loori mine meŋ be la sori poɔ a zoro a e lozeere ka yisuglaa kaŋa meŋ are a nimitɔɔreŋ.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ pɔɔsarre pɔlɔ la be a kyɛ ba areɛɛ la zie kaŋa ba mine yɛre la baagirre ka ba mine are a teɛ ba seɛ dikpoŋ kaŋa ba naŋ penti o pilaa lɛ la ka ba are kɔg.

Nyaaba lɔɔre zu la ka a noba ŋa a zeŋ ba vaare la zutalaare pɔgeba la zeŋ ka dɔɔ a mɔnɔ ba ka a pɔge kaŋa a mare bie k,o kyulli a puoriŋ.

Pɔgesare mine bata la are a nimitɔɔre kyɛ a are koɔ mine poɔ ka ba mine meŋ a e yaga lɛ a gaa te are a ba puoriŋ ba mine zeŋɛɛ la kyɛ ka ba mine are pɔgeba ane dɔba zaa a laŋ taa.

Nuba la arẽ a zeɛ nga dɔba ane pɔgba zaa lang taa ka lɔɛ mene a be a sorin kye kaa pou kanga nang su a kpare sɔglo kaayaa a pɛgli foon a kye vɔgle zupili a eng a nose mask a kyena a sorin.

Noba mine la are ba e la noba bayoɔbu ba su la bon wogre ka ba mine a are a nimitɔɔre ka ba mine meŋ be a puori ka ba kaŋa a de bon kaŋa a vɔgle o zu poɔ.

Noba mine la are a zie ŋa ka pɔge kaŋa meŋ be koɔ poɔ a are kɔmfaare mine poɔ la ka ba be noba mine meŋ do arɛɛ ba saazu be a kaara ba kyɛ ka kyɛnsepɛlɛ a yɛ gaŋ gaŋ a zie zaa.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

Dɔba ne pɔgeba mine la a kyɛnɛ a gɛrɛ die kaŋa zie kyɛ ka lɔɔre kaŋa a e pelaa a biŋ kɔge ba ka teere mine a te are a die seɛŋ kyɛ ka mine meŋ are a die puoriŋ.

Bibilii mine la zeŋ a zie ŋa, ba e la bibilii banuu ane pɔgega kaa pɔge zeŋ a pɛgle kyeemɛ bon kyɛ kaa bibile ŋa a zaŋ o nuure ka gaŋgaare boma ayi a biŋ a kɔge o.

Pɔg kang la zeng a zeɛ nga ka buma a doɔrre a peɛloo ankaa bebe la pɛɛ bebe la kodu bebe la ka buma mene meng a bing en bɔketi sɔglo sɔglo puo a bing koguo kye koo taa a pɛɛ kanga en ɔ nu pou.

Bondirii la biŋ a zie poɔ. Gyɛlee be be la ka mui wogiri be be. Ka gyɛnlee be be, ka vaare be be, ka mui bie meŋ be be, ka zeɛre be be ka bɔɔdekyeene be be, a zaa laŋɛɛ taa a zie ŋa poɔ.

Dɔba bayi la zeŋ a zie ŋa kaŋa nyɔge la bonkaŋa a pare kuri kaŋa zu a gbi dumo ka kaŋa meŋ a yi gaa te dɔɔ gyoŋgyoŋlengyo a su kparezeɛ kyɛ ka lɔɔpelaa kaŋa meŋ a yi gaa te are ba puoriŋ.

Dɔba ne pɔgba zaa la be a zeɛ nga ba weɛ la ka ba de ba nu a iri a ba widiribɛ nuba mene meng arẽ la ka kanga a yere baagi kye ka kanga a arẽ a box poɔring a diire a ɔ nu kye ka a tuntumo meng zeng ka kanga arẽ a su ba yaayi.

Dɔbɔ ne pɔgɔbɔ zaa la are a zie ŋa. Ba mene su la boŋ piɛle. Ka kanga are vaare wagye. Ka a pɔgɔbɔ meŋ are ka kanga de boŋ a le o nuore. Kyɛ ka lɔre kanga a are kɔ ba. Die kanga nimitooreŋ la ka ba are.

Zu pong die poɔ la a kyɛ ka nobo bayi a bebe kaŋa zeŋɛɛ la Koge zu a de o gbɛɛ a pare bonkaŋa kyɛ ka pɛnpilaa a le o kɔkɔrɛɛ a poge o kyɛlɛɛ kyɛ ka kaŋa meŋ are a taa a zukklong ngma Kansane a pono ne a o ta soba zu kyoo meŋ vɔgle la zupile.

Bɔlgmɛrrbɛ mine meŋ la be a zie ŋa aa pɔɔsaraa nyɛ kaŋa pɛgle la aa bɔɔl kyɛ le o noɔre ane pɛn ka ba mine meŋ a are a meŋ su yaayi a meŋ are a o nimitooreŋ.

Lɔɔre zu la k,a noba ŋa a do zeŋ ba e la nenyaga ka boma mine a yɛ mare mare a lɔɔre zaa te golli ka nensalba mine a mare kyɛ k,a noba ŋa mine vɔgle zupilipeɛle ka ba mine meŋ a vɔgle zupilisɔglɔ.

Pɔɔbɔ ane dɔbɔ zaa la be a zie ŋa ba zege la ba nuure a pɔɔ su la bonzeere kyɛ kaa zeere mine a e dɔre kyɛ kaa dɔbɔ a su bonpeɛɛle yoŋ a le ba zu ane pɛn peɛɛli.

Bipɔgeba la su yaayiri a nyɔge miri kaŋa a tagra ka noba mine meŋ are a vɔgle zupile a kyɛ su kparewogri a kaara ba kyɛ k,a pɔgesaraa ŋa kaŋa a gaŋ teŋɛ poɔ.

Pɔgsarre kang la zeng a zie nga a su bonsɔglo a zeng dakogo zu kye ka ɔ laptɔp a pare tabuli kanga zu kye ka kolɛɛ kanga meng beng a meng taa daãng a beng koguu ɔ de la ɔ nuuri a pare a laptɔp zu.

Bibilii bata ane poɔ kpong kanga la zeng a zeɛ nga a bibilii puo ba e la bipɔgbilii bayi ani bidoɔlee kaa poɔ zeng a pɛgli bunkanga ka a bidoɔ meng pɛgle bunkanga kaa bipɔgbilii na meng pɛgle bunkanga.

Bidɔba la be koɔ poɔ ba mine su la kparezeere ka ba mine su kparedɔre ka ba mine su kparebulu kɔnkpoŋ kaŋa poɔ la ka ba be gboe poɔ la ka ba zeŋ a kyɛ taa a gbori vuuri a zɛge eŋ a saseɛŋ.

Noba mine banaare la zeŋ a zie ŋa ba zeŋ nyoŋ la mire kaŋa a taa ba zaa vɔgle la zupele kaŋa vɔgle la zupele sɔglɔ kyɛ ka ba kyɛle na zaa vɔgle zupele peɛle kaŋa zeŋ la a goɔle o gbeɛ ba zeŋ la daare mine ba naŋ de maale zie kaŋa ka ba kpɛ zeŋ o poɔ.

Doɔ kang la zeng a kɔg a ninsaal toɔle maalaa kou teẽ ɔ nuuri kye kuo nyuge kaa doɔ nyuge bunkanga a kyaare e a bun kye kaa komputar kanga meng bing ɔ nuduri sen.

Nensɔgelo mine la be a zie ŋa ba e la yaga dɔba ane pɔgeba ba le la wagyere a seereŋ kyɛ yɛrɛ boma mine a ba kɔkɔɛ a kaŋa are taa la kuri kaŋa ka ba mine le boma a ba zuri kaa pɔgeba a le boma a ba kɔkɔɛ poɔkaa waa ŋa lɛɛ

Dɔbɔ nee pɔɔbɔ la zeŋ a zie ŋa ba su la kparre bɛrɛ kpare sɔglɔ kaa taiboore mine a mare a daŋkyini eŋɛ kyɛ ka tabol kaŋa meŋ biŋ kaa bomma a pare pare a zu.

Pɔge kaŋa zeŋ a moɔno saao daŋa zu ka laa kaŋa a biŋ kɔge ka bibilee mine meŋ are bayi kyɛ ka pɔge kaŋa meŋ te are ka bayi meŋ zeŋ a pegle di noɔre kaŋa.

A noba kaŋa be la kõɔ mine poɔ a kyɛne ba tuo la boma ka ba mine meŋ pegle boma kaa muo a are pegle ba ka yie mine meŋ te are a ba puori ka te bɛre mine meŋ are a peglaa zie.

Nobɔ mine la zeŋ a zie ŋa yaga lɛ ba ba poɔrɔ pile mine poɔ la ka ba zeŋ ba le la bomma pɔg ba nɔɛ ka ba mine a vɔgle zupile peɛɛli ba e la yaga lɛ.

Pɛgesaraa kaŋa la are die poɔ, a more laare kyɛ taa boŋkaŋa o nuuri poɔ. O su la kparrewogi, kyɛ teɛ meŋ be la o puoriŋ a yagele boŋkaŋa eŋɛ. Ka hoo kaa o nu gɔɔ sɛŋ ho na nyɛ la kōɔ bontolaa boŋkaŋa ka ka o biŋ a o puoriŋ.

Ninjamaa la be a zeɛ nga sesereba bebe la a le wajeri a tuon noɔti yaayi a le buma ba zuree a yere leɛ kye seɛre kye ka nuba mene meng a be ba pouring a arẽ a kaara ba.

Lɔe la biŋ a zie ŋa. Lɔ buoro buoro. Lɔ ziire, lɔ piɛle, ane alopɛleɛ bile kanga meŋ biŋ a kɔ ba. Ka a teere ba pouro zaa a be a lɔe ŋa pooreŋ

Noba ŋa be la zie ŋa a kyɛnɛ ka ba yaga zie zaa a zɔɔŋ bontanne a kyɛ yɛre baagere pɔgeba ane dɔba zaa la laŋ taa ka noba mine meŋ a do are a saazu be a zie ŋa teɛ kaŋa zaa ba sãã a kyɛ.

Pɔgebo ne dɔbɔ zaa la be a zie ŋa bamine zeŋɛɛ la dakogri mine eŋɛ ka kaŋa meŋ leɛ o puori a kyaare a kyɛ kyɛ ka pɔge kaŋa a de boŋkaŋa a ennɛ laa kaŋa poɔ.

Seemaa la ka ba maala a zie ŋa kãã mine doglɛɛ la kuripooti kaŋa zu ka pɔge kaŋ meŋ pɛgle vuuri a tuno a kuripooti kaŋa poɔ k,a orɔbare a biŋ kɔge ba pɔge bayi la a zeŋ a zie ŋa yigi kaŋa nimitɔɔreŋ la.

Bipɔlɔ ne pɔgesarre la zeŋ a zie ŋa ba zeŋɛɛ la ka tabol kaŋa biŋ ba nimitooreŋ ka laptɔp pilaa kaŋa a bee aa be kyɛ kaa nie kaŋa meŋ taŋgaremire a meŋ pare a tabol zu ka ba mine a are kyɛ ka ba yaga zie zaa a zeŋ.

Zivuo kaŋa la a kyɛ ka noba mine a te kyɛnɛ a waana ka pɔgesaraa kaŋa meŋ tuo laalee kaŋa a mare o zu poɔ kyɛ ka die kaŋa meŋ te sãã ka ba naŋ ŋmaara ba ba pilli sɛre.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

Noba yaga ane dakogri yaga yaga la biŋ a zie ŋa a saazu boŋkaŋa kyuli la a noba poɔ ka ba mine su kpare sɔglɔ ka a noba mine meŋ a do zeŋ a saazu be.

pɔgebɔ ne dɔbɔ zaa la be a zie ŋa a pɔgebɔ zu la yaayiri ka a dɔbɔ meŋ su yaayiri a pɔgeba su la kpare wogri a le boma ba kɔkɔɛ poɔ a le mine a ba seɛŋ a kyɛ de mine meŋ a le ba zu ka a dɔbɔ meŋ a vaare wagyere ba seɛŋ a kyɛ su kparebilii a meŋ yɛre boma kyɛ le boma ba zuŋ.

Noba mine bayi la are a zie ŋa a kaŋa pɛgle la moto ka lɔre kaŋa are ka o daara a moto eŋnɛ a lɔɔre poɔ a dɔɔ ŋa kaŋa su la kparezeɛ kyɛ k,a lɔɔre e lɔɔpelaa.

Pɔgebo la zeŋ a zie ŋa dakogri zure la ka ba zeŋ zeŋ ba yaga zie zaa taa la baagyere eŋ a ba nuure poɔ ba su la kpare wogre a eŋ nɔɔte sɔglɔ die kaŋa poɔ la ka ba a zeŋ kyɛ ka dakogi kaŋa biŋ bonzaa ba pare o zu ka bonsɔglɔ meŋ yoŋ a be o poɔ.

Pɔgebɔ ne dɔbɔ la be a zie ŋa ba zaa zeŋɛɛ la a taa kompetare a pɔgesaraa kaŋa iree la a kaara ziekaŋa ka kaŋa meŋ te zeŋ o nimitɔɔreŋ a mora laare a noba ŋa zaa e la noba bayopoi a zeŋ a kyɛ.

Bie kaŋa deme la be a zie ŋa ba e la noba banaare dɔɔ ane pɔge bata a pɔge kaŋa arɛɛ la a kaara boma mine a dɔɔ naŋ erɛ kyɛ ka dãã meŋ biŋ biŋ na nimitɔɔreŋ.

Seɛ sɛrebɛ la be a kyɛ pɔgebɔ aneŋ dɔbɔ zaa be la a zie ŋa ba pɛgle la daare mine a kyɛ su a simma kaayaa a seɛrɛ ne kaa dɔbɔ mine meŋ a yi zeŋ a ba puoriŋ a kaara a seɛre.

Deɛ deɛ zie la a zie ŋa dɔbɔɔ anee pɔɔsarre la be a zie ŋa ba seɛɛrɛ la ka ba mine a zeŋ ka kaŋa are su kpare zeɛ a tēɛ o nu a e yelkaŋa kyɛ ka ba mine meŋ zege ba nu eŋ saazu eŋɛ.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

Nenbatɔnee la zeŋ a soɛ nyɛ sonsoli, bibile be be la ka pɔge kaŋa meŋ zeŋ a pegle bie ka ba mine meŋ zeŋ kyɛ ka moto daane kaŋa meŋ te zɔɔ o moto a waana ka lɔre kaŋa meŋ a yi be a sori poɔ a e lɔ ziɛ.

Neŋyaga la zeŋ a zie ŋa ba mine nyɔge la taa a puoro taa nuuri ka ba mine a gyere wagyɛre a are are kyɛ ka katawɛkpoŋ kaŋa are a be ba saazu poɔ.

Nobɔ mine la be a zie nyɛ ,ba su la boŋ sɔglɔ yoŋ ,pɔgeba ane dɔba zaa a laŋ taa ba are kaarɛɛ boŋkaŋa pɛn kaŋa na waa zeɛ ane dɔre a yɛre pɔg ka neɛkaŋa meŋ are a ba puoriŋ.

Nenyaga la be a die ŋa poɔ bamine zeŋ ne la computers a dɔɔ kaŋa a are ba nimitɔɔreŋ kyɛ ka dakogi zenee mine meŋ biŋ a nimitɔɔreŋ ka neɛzaa ba zeŋ a zu ka table mine meŋ te biŋ a kɔge a dɔɔ naŋ are.

Zie ŋa saa la waana ka noba a yɔ pɛgle kataweere a yɔ kyɛnɛ a ziiri pɔge kaŋa ane dɔɔ kaŋa naŋ su boŋ sɔgelɔ are la zie kaŋa puliŋ.

Pɔgsarre bilii banaare la arẽ a zeɛ nga ba pɛgli la ganpɛlɛ kaba mene pɛgle gama kaa bayi arẽ dele a dankyeni woɔlee kanga kye ka kanga meng maale ɔ zu kyolkyol a arẽ.

Zɔge nyoŋ gbeɛ ane zɔge nyoŋ tuntundaana la be a zie ŋa noba mine meŋ are la yaga lɛ a are kɔge a boma ŋa ka ba mine a do zeŋ a zu kyɛ kaa daare mine ba ka pemɛ mine a yɛ le le eŋ a poɔ.

Pɔgesare ane bipɔlo la be a zie nyɛ a bipɔlɔ su la yaayiri kaa pɔgsari meŋ su yaayi ba ziŋee la kaara boma mine naŋ pare taabol zu kyɛ kaa dɔɔ kaŋa tɔɔri boma a o nu poɔ.

Die kaŋa poɔ la a zie ŋa tabol kaŋa biŋ laa be kyɛ kaa dakogre a yɛ gaŋ gaŋ ka nie kaŋa e ŋa o nang gɛrɛ koo le kyɛ ka nie kaŋa meŋ zɛle a dakoge kaŋa a nare koo ngmɛ ne nie kaŋa o su la kpare bɛrɛ kparesɔglɔ anee kparepeɛɛli.

Sɛseɛrebɛ la be a zie ŋa ba su la a seɛɛbo bomma ba le la kyiimɛ ba gbɛɛ poɔ a wa gaa kaa gaŋga ngmɛrebɛ meŋ a yi te are tie kaŋa pareŋ kyɛ ka dangkyini kaŋa meŋ beaa be ka penti o dɔre, zeɛ ane green.

Bibilii mene la arẽ kanga zaa ba su kparoo kye ka kanga pɛgle tangare miri ka ɔ taaba a kaara yele a yiree a ɔ puo ka kanga meng arẽ a ba pouring a pɛgli bibile kanga meng arẽ ne.

Naasaalpoɔ kanga la arẽ ka ninsɔglo bibilii banuu a ngmaa gyiluu kye ka kang meng yi wa arẽ ɔ yong tɛɛ ɔ ba en noɔtei ba arẽ la deɛ kanga nimbitoɔring.

Dɔɔ kaŋa a kpare nobɔ bata a kyɛ vɔgle kpogle ka lɔɔre kaŋa meŋ a are a e zeɛ a peɛɛloo kyɛ ka nobɔ mine meŋ a do are zie kaŋa a peɛɛle.

Yiri kaŋa la a are ka koɔ a ŋmaagyili o zaa ka ba biŋ daare mine ka noba a maŋ do ka dɔɔ kaŋa a do a be a daare zu ka kaŋa meŋ te be o puoriŋ a waana.

Bibilii la zeŋ zeŋ a zie ŋa ane nembɛrɛ mine a bibilii ŋa zeŋ la dakogro mine zu kyɛ k,a nembɛrɛ ŋa a pɛgle boma mine dɔɔ ane pɔge ka ba mine meŋ te zeŋ a kpaare be.

Tontonnema la be a zie ŋa ba nyogɔ la kuruu kaŋa a dɔgle taaya booraayi mine zu kyɛ ka kaŋa meŋ zeŋ ba su la ba tonton bomma a vɔgle tonton zupil peɛɛli kyɛ kaa rɔba kaŋa meŋ biŋ a kɔge ba a w pilaa.

Dɔba ne pɔgeba zaa la be a zie ŋa dɔɔ kaŋa arɛɛ la a pɛgle kɔlbaa a kyɛ pɛgle dalee kaŋa meŋ a kyɛ yɛre lɛɛ o kɔkɔre poɔ pɔge kaŋa meŋ arɛɛ la a de boma mine a te tɔgle a o noɔre poɔ kyɛ ka ba kyɛlɛɛ na zaa a su bompeɛle a kyɛ vaare wagyɛre.

Noba la are feeleŋ setasen poɔ. Pɔgebɔ mine bayi arɛɛ aneŋ bibilee mine bata ka ba pɛgele baagere. Kyɛ kaa noba mine bayi a meŋ zɔŋ moto a meŋ kpeɛrɛ waana a feeleŋ setasen. Kyɛ ka lɔɛ mine meŋ biŋ a be. Lɔvaare ane lɔpelaa a are a feeleŋ setasen poɔ.

Naasaalba la be a zie nya, dɔɔbo ane Pɔgebo zaa a laŋ taa ,ba mine su la kpare peɛle ka ba mine eŋ nimikyaane kyɛ ba pegle la pemɛ mine kaa ba mine meŋ pegle gane Pele kaŋa sɛgre mine naŋ be a poɔ.

Noba mine la are a zie ŋa ba pɛgle la gangaare a yɛre a ba kɔkɔɛ poɔ ka dɔɔ kaŋ meŋ are o ba su kparoo a kyɛ meŋ le boma mine a pɔge o gbɛɛ a kyɛ are teere mine puliŋ la ka ba are.

Dɔɔ kaŋa la zeŋ koge kaŋa zu o taa boŋbaale a boŋ e la pilaa kaa sore poɔ meŋ kaa lɔɔre kaŋa a yi gaa te are a meŋ e lɔpilaa.

Ninsaal maalee mene la arẽ a zeɛ nga ba maali la pɔgsaraa koo nyuge mgane a e nga koun la kuu kyiree waara bibile kanga kye ka kanga meng zeng a pɔg ɔ ninge ba be la a kpantolo deɛ pou davorong.

Lɔɔdɔre kaŋa la be a sori ŋa poɔ a le boma yaga orɔbare bebe la ka moto kaŋa meŋ le a puoriŋ kyɛ ka dɔba ne pɔgeba zaa a do zeŋ a lɔɔre saazu poɔ ka teere mine a are kɔge a lɔɔre.

Seɛsɛrrebɛ ane gaŋga nymɛrbɛ la be a zie ŋa ba zaa zege la ba gbɛɛ bare ba puoriŋ kyɛ ngmɛɛrɛ ba nuure ba zeŋ la derre mine nimitooreŋ.

Kaayɛkoɔre zie la a zie ŋa ba yɛ yagle yagle la kaayaa a biŋ boma ane kobilii mine meŋ pɔge kaŋa arɛɛ la a mare bie ka dɔɔ kaŋa meŋ pɛgle bonkaŋa kyɛ naŋ teɛnɛ o nu a wullo a pɔge naŋ mare a bie.

Bipɔlo mene banaare la nyuge bunkanga tuning zeɛ kanga kye ka lɔɛ meng arẽ yaga a zeɛ kaa loɔri kanga a taa buma mene a ɔ gbaalin kye ka neɛ kanga kpɛ zeng be a su kpare zie.

Dɔba ne pɔgebɔ zaa la be a kyɛ ka noba mine are yaga lɛ a su binpeɛle yoŋ ba zaa kyɛ ka ba mine meŋ a e noba banuu a meŋ a vsre kyulli koɔ mine poɔ ba seɛ la kuribilii ka ba mine deme e sɔglɔ.

Bibilii mine la be a kyɛ ba e la bata a kyɛnɛ a nimitooreŋ kyɛ ka kaŋa meŋ a te are puoriŋ a taa bonkaŋ a mare o kɔkɔre zu a bata ŋa poɔ kaŋa nyoge laa o tasobɔ kaŋa nu a tagra moɔ derre mine la ka ba are a peɛɛle.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

Ninyaga la be a sori nga pou a kyene ba pɛgli la pemmɛ mene a ba poɔring ka segrɛ mene a be a engan dɔba ne pɔgba zaa la be a zeɛ nga deri mene meng be la ba poɔring kye ka ba kyena a kotaal sori puo.

Dɔɔ ne pɔgɔ kaŋa la are a zie ŋa ane bibilii banaare ba zaa arɛɛ la a de ba gbɛɛ a pare boma mine zu kyɛ k,a bibile kaŋa a pɛgle laa kyɛ k,a pɔge ŋa a pɛgle a bibile kaŋa o gbɛɛ zu.

A noba ŋa zeŋ la weɛ kaŋa poɔ a yina kookoo weɛ poɔ la ka ba zeŋ neɛ kaŋa arɛɛ a ba nimitɔɔreŋ a yele yɛlɛ korɔ ba dɔɔ ane pɔgeba zaa la be a zie ŋa.

Nensaaleba yaga yaga la a mare a boŋ ŋa zu bamine zeŋɛɛ la ka ba mine a do are a saazu kyɛ k'o zaa pa ka ba mine meŋ are a lomboriŋ a su kpare zeere ka ba mine meŋ su kpare wogri.

Bondirii la be a laa nga puo nen be la be ka zumo bebe ka samaani bebe ka saalong zeɛre la ka ba dugi kaa banku bonyenaa kanga a be a be pou.

Dɔba mine la a su yaayiri yoŋ tɛge a le ba noɔre a pɔgere ka ba mine vɔgele zapile kyɛ ka ba to kùù daga a de pɛne kaŋa a yɛrɛ pɔge kaa vaare mine a dɔgele o saa zu

Yire kanga la be a zie ŋa. A are ka a koɔ gboe a biŋ biŋ. A ba poɔro zaa a biŋ kɔ ba. Ka noba mene meŋ a be a zie. Ka kube teɛ kanga meŋ a te are a yie poʊ.

Noba la are a zie ŋa nenyaga la a are a ŋmaa gyile lɔre kaŋa dɔɔ kaŋa naŋ do a te are a lɔre zu a kyɛ a teɛ o nu ka ba mine meŋ a do zeŋ a lɔre saazu poɔ.

Noba mine la are a pɛgle saare a sagre mine meŋ biŋ a kɔge ba ba toore la ba nuuri a ne boma mine ka ba mine su kparepeɛle ka ba mine meŋ su kparesɔglɔ.

Bibilii la zeŋ ane nembɛrɛ a le wagyɛre ba seɛŋ ka ba ka kaŋa go kyɛ ka ba zeŋ ne gangaare ka ba mine nuuri pare a zu ba zeŋ kɔgɛɛ moɔ mine.

Noba mine bata la zeŋ a zie ŋa daa kaŋa zu a vɔgle zupile a zeŋ ko koɔ kaŋa noɔreŋ wɛdonne naŋ nyuuro wɛdonne ŋa are la teɛ kaŋa puliŋ k,a mine a are a koɔ noɔreŋ ka mine meŋ kpɛ be a koɔŋ.

Noba mene la be koɔ poʊ. Ba mene taa sakiɛ. Ka ba mene a kyɛne. Kyɛ ka ba mene meŋ a daara a sakiɛ. Ba mene le la pɛmɛ a poge a ba nuore kyɛ ka ba mene a wure wure a ba kurɛ gbɛɛ kyɛ be a koɔ a kyɛne.

Noba mine la zeŋ a zie ŋa ba zaa su la bonzeere zɔɔre kpare la ka ba su a yɛre boma mine ba kɔkɔɛ poɔ kaa dɔɔ kaŋa a zeŋ a peɛle kaŋa mine a de boma mine a le a ba zure wa gaa kyɛ ka kaŋa mine yi gaa te are on a yɛŋ su la bonpeɛle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

Bipɔgɔ bilii la are a su yaayire a le boma a ba nimie poʊ. A kyɛ a eŋ a kɔkɔre boŋ nyɔgraa ka dɔɔ kanga a are kɔ ba a yɛleɛ yɛlɛ a koro ba. O meŋ eŋ la a nuore a nimie boŋ kyaanaa kanga a kyɛ zeŋ o nuure

A noba ŋa zeŋ la tabole kaŋa seɛ ka sèèmaa pare a tabole zu kyɛ ka bible kaŋa a ngmaa a sèèmaa a suuro neŋkpoŋ kaŋa naŋ eŋ nimikyaane a a zie ŋa poɔ kyɛ ka ba mine meŋ a yi gaa te zeŋ a nimitooreŋ.

Dɔba ne pɔgeba zaa zeŋ a zie ŋa table kaŋa la ka ba zeŋ koge seemaa pare la a table zu yaga lɛ kyɛ ka ba taa dabilii mine avŋmaara ne a seemaa dire

Bibilii, pɔgɔbɔ ane dɔbɔ zaa la laŋtaa a zeŋ a zie ŋa. Ka pɔgɔ kanga a are a ba nimitooreŋ a wulo ba bon kanga. O teɛ la o nu kyaare a ba kanga. Kyɛ ka yire kanga meŋ a yi gaa te are a ba nimitooreŋ ka muo a are kɔ

Pɔgɔsar la zeŋ a zie ŋa. A zie ŋa e la teile sɛ zie. Ka ba zeŋ kɔɔ a teelare. Ka ba mene zaa a muro laare. Ba mene bata zeŋɛ la a maale ba zu ka kanga a de a teela mir a yɛre o kɔkɔre poʊ.

Dakogro la biŋ a zie ŋa taaboore dakogro la ka ba de kusin zeere zeere a dɔgle dɔgle a zaa zu a wa gaa ka tiivi meŋ a biŋ a be kyɛ ka tabol kaŋ meŋ biŋ a die sensoglensooreŋ.

Pɔge kaŋa ane bibilee bata la are a su yaayiri yoŋ tɛɛ sori noɔre poɔ la ka ba are ka lɔɛ mine are a sori ka mine meŋ a te gaa are tɔɔre zaa kyɛ ka teere mine meŋ are are a peɛle ba.

A bipɔgeba ŋa e la banuu ba kyɛnɛ la zie kaŋa a ne gbɛkpala a yɛre orɔbare ba puoriŋ kyɛ ka ba mine a le boma pɔge a ba zu ka kaŋa meŋ su kparezupile.

Zeɛzeɛrebɛ mine la be a kyɛ ba su la kparre wogri a kyɛ le ba zuree ne pɛmpeɛle kyɛ ka ba taabamine meŋ a be ba puoriŋ a kaara a zeɛre ba naŋ seɛrɛ.

Poɔ kang la a zung sakiri a kpare bibilii bayi kye tuo buma a dengli bare kye nang le daare kye tung noɔti bera mene kaa teere mene meng arẽ kɔg a kyuli ba.

Bipɔlɔ mine la be a zie ŋa ba deɛneŋ koɔ mine poɔ la ka ba be a ba kaŋa taa la bɔle a eŋ a o nuuri poɔ kyɛ ka kaŋa meŋ su bonzeere a are.

Nimbɛrrɛ mine la zeŋ a zie ŋa ba su la kpare bɛrɛ ka ba mine zeŋ a ne baagirre pɔɔbɔ ane dɔbɔ zaa a laŋtaa kyɛ kaa teevi a mare a ba nimitooreŋ kaa nobɔ mine a yi araa ba nimitooreŋ a peɛɛle ba.

Dɔɔ kaŋ la a te zeŋ a peɛle tabol kaŋa ka bibilii mine meŋ zeŋ kɛtɛ zu a zeŋ a dire bondirii ka pɔge kaŋa a yuo laa kaŋaa a ŋmaara a seemaa a korɔ ba.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ zaa la be a zie ŋa ba mine taa la katawierre a kyaare a ba zuree ka ba mine meŋ a vɔgle bomma a pɔg a ba noɔɛ kaa ba mine meŋ a taa baagyirre dɔgle a ciliŋdarre ŋa na biŋ yaga yaga lɛ zu.

Noba mene bayi la kyɛne a zie ŋa. Ba su la tonton boma. Ka boma mene leŋ a ba pooreŋ. Ba toŋ la norte wogre a kyɛ vogle zupule mene. Ba tu la bɔgo kanga poʊ a kpierɛ. Daa kanga naŋ tu a be lɛŋ wa gaa yi

Lɔɔre kaŋa la a be a sori ŋa poɔ a sori ŋa kubo gaŋ la a sori noɔreŋ ka yie mine meŋ a te are a nimitɔɔreŋ kyɛ ka taaboɔ kaŋa meŋ a kɔgle a sori a lɔɔre ŋa e la lɔɔpelaa.

Bibilii la be karendie kanga pou ane a ba karema ka a ba karema a suoro a ba kanga bunkanga kye ka ba zeng daare zu ka kanga a de ɔ buk a yere pare a daa kanga zu.

Dɔbɔ ne pɔgebɔ la zeŋ a zie ŋa ka ba mine are ka ba mine su kpare sɔglɔ ka ba mine su kpare peɛle ka gama mine pare ba tebul zu kyɛ ka dɔɔ kaŋa a are a leɛ o puori a kyaare a ba mine.

Loɔri la be sori poɔ ka nuba zen a loɔri puo a loɔri zeɛ kanga e la dɔri le ka zeɛ kanga e sɔglaa ka segrɛ mene a be a loɔri puo kye ka doɔ kanga ane bibile kanga a arẽ a loɔri puorin.

Nenyaga la be a zie ŋa a kyɛne Dɔba ne Pɔgeba zaa lantaa ba de la boma a le pɔge a ba nɔɛ ka kyɛ zege boma mine eŋ a sazu poɔ ka sɛgre be a poɔ ka dɔɔ kaŋa a su kpare seɛ a zɔɔ saakerea tuuro ba

Zie pɛle pɛle kaŋa poɔ la kaa noba kaŋa a kyɛne ba pegle la baagyere a kyɛne a gare die kaŋa naŋ te are a ba nimitɔɔre ka tewogi kaŋa a are a be ka boma ayi a zagla kyɛ ka daare mine meŋ are a yiri na a die na lanbore.

Noba mine bata la a are a kõɔ kaŋa noɔre bibilee bayi ane pɔge kpoŋ kaŋa kaa kɔkyure a biŋ kɔge a pɔge kyɛ ka o pegle zɔne kaŋa e wogi lɛ a nyoŋ o zu ane o zuure zaa a taa.

Pɔgesarre bayi la are a zie ŋa ka noorɛɛ are ba gbɛɛŋ kyɛ ka rɔba a biŋ kaŋa gbɛɛŋ kyɛ ka kaayaa meŋ deɛle mire kaŋa eŋɛ kaa kaŋa are nyoge ka kaŋ meŋ de o nuure zaa a teɛ o seɛ.

Noba tontonneba la be a zie ŋa ba e la yaga lɛ bamine taa la ɔrabare a ɔnnɔ ne kõɔ faare mine km a ba mine meŋ area are a derɛ boma mine boŋkaŋa poɔ bamine su la kparre zeere ka bamine su kparre sɔglɔ.

Dɔɔ kaŋa la are a kɔge kuriwiri bonkpoŋ kaŋa ka kaŋa meŋ are a meŋ eŋ nimikyããne a kɔge o ka dɔɔ kaŋa meŋ te zeŋ a dɔɔ ŋa arɛɛ la a vɔgle kpogli ka ba ŋmaa sɛgre mine eŋ a o poɔ.

Teŋɛ kaŋa poɔ la a kyɛ nenyaga la be a zie ŋa ka boma a yɛ yagle yagle kyɛ ka pɔgeba mine meŋ kyɛnɛ a tuo boma ka kaŋa a le o zu zutalaa dɔre a kyɛ su kpareedɔre meŋ.

Wɛ donne la be a zie ŋa wɛnii ane gbeŋme la be a zie ŋa a gbeŋme nara la ka a ko a wɛnaabo ŋa a ɔɔ kyɛ kaa a wɛnataaba meŋ te zoro a waana.

Deɛne kaŋ zie la a zie ŋa noba ba poɔrɔ a are bibilii ane nembɛrɛ zaa a laŋ taa ka baage kaŋa biŋ a bonkaŋa puliŋ kyɛ ka daare mine meŋ are are a ba nimitɔɔreŋ.

Naŋkpaanema mine la be a zie ŋa ba yɛre la malfare ka kaŋa a yɛre woɔ ka kaŋa a are a nyɔge mɔdoŋa kaŋa a zeŋe kyɛ a yɛre boŋkaŋa o seɛ a vɔgle zupele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

Neŋyaga mine la be a zie ŋa ba su la yaayire yoŋ tɛgɛ bon dɔɛ a vɔgle zupile ka ba mine a zoro ka bonkaŋa a be a ba saazu poɔ ka ba de wagyɛ a pɔg pɔgoo zaa wa gaa.

Pɔɔsarre anee bipɔlɔ anee pɔɔ kpoŋ kaŋa la be a zie ŋa ba zaa su la bon peɛɛle yoŋ naasa biire la kyɛ ka bomma a yɛ pare pare a ba tabolɔ zu kyɛ ka ba zaa a more laare ka ba mine meŋ a yi are ba puoriŋ ka kaŋa a de bonkaŋ a gaa te teɛ o die poɔ.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

Motori la be a zie ŋa ka noba zɔŋ ka ba mine a kpare taa kyɛ ka lɔɔre kaŋa meŋ are peɛle ba ka noba a be o poɔ yaga zaa a nyɔge nyɔge a lɔɔre konkobo taa kyɛ ka neɛ kaŋa meŋ are a zɛge pepa kaŋa ka neɛ foto a be o eŋɛ.

Tontonema mine la be a zie ŋa a sub a tontomboma a kyɛ tore boma mine ba nuuriŋ a hɔgele ba tontoŋ zupile meŋ. Ba e la noba bata, bayi nyɔge la kuruu kaŋa a taa kyɛka kaŋa meŋ are a ba puoriŋ a meŋ taa bone kaŋa ea o nu poɔ, kyɛ ka masiŋ mine meŋ biŋa ba puoriŋ.

Lɔɔre kaŋa la a are ka fie kaŋa meŋ a peɛle o a kyeele ka dakogzenee mine meŋ a yɛ biŋ biŋ a zie ka dɔba mine a zeŋ a be ka kaŋa meŋ a te are tɔɔre zaa.

Pɔgba la arẽ a zeɛ nga ba vɔgle la zupili ka ba mene le buma ba zung kye ka kanga a arẽ a tuo buma a mare bie ka kanga meng vɔgli zupile a pɛgli baagi kye su kpare zie.

Nobɔ la kang taa a zeŋ a kɔg tabol a noba ŋa dɔbɔ poɔɛ la ka pɔɔbɔ poɔ bipɔlɔ poɔɛ la ka dɔɔnyaŋne poɔ ka pɔɔsarre poɔ ka pɔɔnyaŋne poɔ sèèmaa la pare a tabol zu ka ba zaa zeŋ a kɔg a kaara.

Die kaŋa poɔ la a zie ŋa ka tabol kaŋa biŋ ka boma a kpɛ biŋ o poɔŋ ka bonkaŋa meŋ biŋ a waa ŋa toɔre kyɛ k,a die poɔ a veɛlɛ ka daa kaŋanaŋ biŋ a meŋ waa ŋa vaare daa.

Pɔgeba ane dɔba zaa la be a zie ŋa ba seɛ la kurisɔglɔ a su kpare iruŋ iruŋ ka a pɔge kaŋa a zɛge o nuuri a eŋ saseɛ poɔ k,a kaŋa meŋ a zɛge o gbɛre ka bɔle kaŋ a biŋ a peɛle o.

Nuba nang be a zeɛ nga e la yaga bibilii ,dɔba ne pɔgba zaa langtaa ka ba zaa a ye muro laare kye ka naasaalpɔgba mene bayi a zeng kɔg ba ba zeng la karendie kanga pou.

Salma tungtumba la be a zeɛ nga ba su la a ba tuma kaayaa a vɔgle a tuma zupile kye ka kuree mene kuri yaga a arẽ a kɔg ba ka kanga a zeng a nyuge bonkanga taa.

Nenyaga la be a zie kaŋa ka ba mine bayi a su yaayɛ a yi wa are a nimitɔɔre kaŋa vɔgle la zupele kyɛ naŋ pegle ayi zaa ka noba are ba puori a kaara ba.

Noba banuu la be a kyɛ bipɔgeba bata ane bidɔba bayi ba zaa more la laare ka boma mine a pare pare a ba tabol zu k,a bidɔɔ ŋa kaŋa a le bonkaŋa naŋ e sɔglaa o kɔkɔre poɔ.

Sakieɛ zɔnnemɔ mine la be a sori ŋa poɔ kyɛ kaa nobɔ mine meŋ a are a sori noɔreŋ a kaara ba teere mine pulee la ka ba be a saazurree bomma mine meŋ sɛge sɛge eŋ la a saazu be ba naŋ wa para.

Noba mene bata la do te are a saazu kyɛ. A yɛre gane pɛli kanga a kaara. Dɔbɔ bayi ane pɔgɔ. Ba zaa vogle la zupile. Ka a pɔgɔ a seɛ turaza a su kpar doɔre kanga

Dakogro mine la biŋ a kyɛ kuree dakogro la a e la a dakogro boma anaare ka boma mine meŋ a yɛ pare pare a dankyini eŋɛ ka toore mine meŋ a kpɛ pare pare a zieŋ.

Yiri kaŋa deme la zeŋ a zie ŋa ba e laa nobɔ banuu bibilii bata ane dɔɔ ne pɔɔkpoŋ ba zeŋ la zie kaŋa ba naŋ de pɛnpilaa a yɛre kyɛ kaa bibile kaŋa a gaŋ a pɔɔ nu poɔ.

Dɔba ne pɔgeba zaa la zeŋ a zie ŋa ba su la kparebɛrɛ a le boma a pɔge a ba nɔɛ a kyɛ zeŋ ne kɔmpeta ka kaŋa a teɛ o nu a e dɔɔ ka kaŋa meŋ a e pɔge a teɛ o nu a o puoriŋ.

Bibilii mine la a zeŋ a zie ŋa ba zeŋɛɛ la a ngmaagyile tabol kaŋa ka baagi kaŋa biŋ a tabol puliŋ kyɛ ka kaŋa meŋ zeŋ gbɛrɛɛ saakire zu.

Bibilee mine bauu a la are a zie ŋa kaa kaŋa de o nɔɔtere a eŋ o nu poɔ a eŋa foto la ko'o ŋmaara a o taa ba kaa teere mine meŋ are a ba puori ka kyɛŋsere mine a meŋ kpaare a teere seɛ.

Karebiiri la be a zie ŋa ba e la karebiiri bayoɔbu a are a su a ba kaayaa ka noba mine a su bonpeɛle a are a ba nimitɔɔre kyɛ ka boma mine meŋ a pare tabol kaŋa zu ka ba are kɔge.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la pɛgle baagyirre a kyɛnɛ a zie ŋa aloopɛlee la e kpoŋ kpoŋ lɛ a biŋ ka ba a kyɛnɛ a tu a o zie gɛrɛ kyɛ kaa bomma mine meŋ biŋ a aloopɛlee seɛŋ.

Bibilii la zeŋ a zie ŋa ba zeŋ la tabol kaŋa eŋɛ ba e la bibilii bata ba pɛgle la pepari mine a eŋ a ba nuuri poɔ kyɛ ka gambɛrɛ mine meŋ a yɛ pare pare ziiri mine naŋ peɛle ba.

Noba bata la are a zie ŋa koɔ noɔreŋ la ka ba are ba mine bayi su la kparezeere ka kaŋa meŋ a vɔgle zupile a kparezeɛ daana na kaŋa yɛrɛɛ baage a leɛ o puori a bare.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ zaala be a zie ŋa gama mine pɛgle la tabol zu ka ba yɛ ire a kaara kaa gane poɔ ka bidɔɔlee kaŋa zeŋ kyɛ a nobɔ ŋa kaŋa nyoge la otɔsoba a puoro nyoge o nu taa.

Bidɔba bipɔgeba nembɛrɛ ane bibilii zaa la be a zie ŋa ba zeŋɛɛ la a ŋmaa gyilli tabol kaŋa boma naŋ pare o zu ka a dɔɔ kaŋa a are dendeŋe a nyɔge a bibile kaŋa a taa a kyɛ seɛ kurigbɛŋmaara.

Alopele kpoŋ kaŋa la a are ka noba mine a duoro ka ba mine a pɛgle baagere ka ba mine meŋ a su kparebɛrɛ ka ba mine naŋ are a teŋɛŋ kyɛ ka ba mine do are a saazu poɔ.

Die kaŋa poɔ la a zie ŋa pɔɔ kaŋa zeŋɛɛ la a su kparepelaa kyɛ ka bomma pare tabol kaŋa lɛɛŋ wa gaa kyɛ ka pɔɔbɔ mine meŋ zeŋ a o nimitooreŋ ka o wullo ba yɛlɛ mine nobɔ mine meŋ te zeŋɛɛ a kpaare be a zeŋ ɛɛ a dakoge kusime zurree poɔ.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la be a zie ŋaŋ ba mine zeŋɛɛ la kyɛ ka ba mine meŋ a are ba mine taala laptop kaŋa meŋ are a pɛgle gan pɛlee kaŋ kyɛ ka kaŋa meŋ pɛgle foon pɔɔnyagŋaa kaŋa meŋ zeŋɛɛ la a su bonsɔglɔ a zeŋ a ba nimitooreŋ.

Dɔɔ kaŋa la a mare bie a kyɛnɛ kõɔ poɔ kyɛ ka loɛ mine meŋ ayi a gaa te biŋ kɔge yiri kaŋa ka te wogi kaŋa meŋ are a peɛle a yiri.

Bibilii la diɛnɛ a zie ŋa. Ba e la bibil yaga. Mɔbilii mene poʊ la ka ba diɛnɛ. Ka ba mene seɛ turazare, ka ba mene seɛ kur gbɛ ŋmaara. Kyɛ ka bibile kanga a zɛge o gbɛre a na ŋmɛ bɔl na be a saazu poʊ. Kyɛ ka a yie mene meŋ a yi gaa te are a ba nimitooreŋ.

Lɔe la yɔ are are a zie ŋa. Tɛnbɔgu kanga poʊ la ka a are. Ka mene a taa tɛneɛ a ɛŋ a poʊŋ a gbagliŋ. Ka mene meŋ are ka boŋ bɛrɛ mene meŋ pare a eŋɛ. Kyɛ ka lɔe mene meŋ do be a sore poʊ a zoro

Tontonma mene a are a zie ŋa. Ka tɛneɛ a gaa biŋ a ba nimitoore poʊ yaga lɛ. Ka a kanga a do te are kue mene ba na wuo wuo a biŋ a teŋe poʊ. Kanga, ba zaa vogle la zupule

Noba mine la are a zie ŋa, dɔɔba banaare a de pɔge bonyeni nu bɔl la ka ba ŋmeɛrɛ ka bɔl be saazu poɔ ka ba zaa a yaare ba nuure kyɛ ka daare mine meŋ ba ba a are kaa ba ŋme dankyini kaŋa a gɔgle zie na ba naŋ are.

Dɔba la are a zie ŋa a kaŋa yɛre la bonkaŋa o kɔkɔreŋ a kyɛ vare a be saazu poɔ ka ba mine meŋ are a su kparedoɔre a ŋmeɛrɛ gangaare a eŋn,o kyɛ ka kaŋa meŋ su kparebile a kyɛnɛ a gɛrɛ a ba naŋ naŋ ŋmeɛrɛ a gangaare zie.

Pɔgesaraa kaŋa la are a taa seemaa mine a eŋ pɛrɛte poɔ kyɛ ka a boma mine meŋ a yɛ biŋ biŋ a zie ka noba mine bayi a gaa te are a puoriŋ a su kparre peɛle sampaa kaŋa poɔ la ka ba are.

A koɔ poɔ gboe la biŋ biŋ a zie ŋa zaa a wa gaa ka a zonnyɔge tontondaana meŋ a gboŋ zie kaŋa ka noba mine are ba e la noba banaare bata ba su kparoo kyɛ ka bonyeni yoŋ a su kparoo.

Nobɔ mine la are a zie ŋa ba mine nyoge la miri kaŋa a tagra a kyɛɛ seɛ mankuree a eŋ nɔɔteɛ a kyɛɛ ka kaŋa meŋ are a kaara bon na ba nang erɛ a vɔgle zupile sɔglaa ka teere mine meŋ are ba puoriŋ kyɛ kaa nobɔ mine meŋ te zeŋ a be a kaara.

Bibilee la are a zie ŋa ba e la bibile bayoɔpoi dɔɔba ane Pɔgebo zaa laŋ taa kaa Pɔgebo a su bon wogi kyɛ leŋ ba zure poɔ bongbale la ka ba are a kɔge.

Pɔge kaŋa la a zeŋ moto zu a seɛ wagye a kyɛ le boma mine a moto puori ka pɔge kaŋa are de o nu mare a pɔge kaŋa meŋ le la penne kaŋa a o zu poɔ.

Nuba mene bata la arẽ a zeɛ nga pulin ba e la nuba bata a kanga taa la marafa leɛ a eng a ɔ belente pou kaa kanga meng a nyuge marifa kpong a taa a kyuli tenga ba zaa eng la nuoti berɛ kye ka loɔri kanga meng beng a kɔg ba.

Noba mine la zeŋ a zie ŋa pɔgeba ane bibilee zaa a lantaa a bibilee mine bayi su la sakuri kaayaa kyɛ ka boma mine a dogle ane darasoge a ba nimitɔɔre kaa dansoge kaŋa meŋ biŋ ka rubber kaŋa meŋ biŋ ka bibile kaŋa a zeŋ a nyoŋ taa.

A zie ŋa, dɔɔbo la be a zie ŋa a vɔgle zupele kyɛ ka ba mine a nyoŋ boma mine taa kaa kubo mine a yire lɔre kaŋa poɔ a leri ka ba are a kaara.

Dɔba ne pɔgeba ane bibilii zaa la be a zie ŋa a pɔgeba yi gaa te arɛɛ la zie kaŋa a lanne dankyini kaŋa kyɛ k,a noba mine meŋ are ba nimitɔɔreŋ k,a pɔgeba yaga zie zaa a le zutalaare k,a dɔba meŋ vɔgle zupili.

Noba mine bata la a are a peɛle lɔ ɔre kaŋa kaa bayi mine te are di noɔre kaŋa zie kyɛ ka teere mine are a ko o zaa a are ka Yiri kaŋa are peɛle ba

Noba mine bayi la zeŋ a maala bondirii toɔre la biŋ kɔge ba ka boma mine be o poɔŋ kyɛ ka pɔge kaŋ meŋ pɛgle tundaa ka noore ane boore a are a kɔge ba yiri kaŋa nimitɔɔreŋ la ka ba zeŋ.

Kõɔ poɔ la a zie kaa kõɔ motorre wa pɔɔrɔ zaa a biŋ biŋ aa kõɔ zu kaa yie ngmaa golle a kõɔ kyɛ kaa neŋsalba mine a te be toore lɛ ka taŋa kaŋa meŋ a gaa te sãã toore zaa.

sori kaŋa poɔ la a zie ŋa kaa vūū na maŋ wulo a gaabo ane a arebo a be a zie ka bonwogiri lɔ wogri a be a sori ka noba mine meŋ be a sori kɔŋkɔgiri poɔ

A noba ŋa su la kparewogri a vɔgle a zupile ka ba mine a vuuni ka ba mine meŋ are ka tabol bile kaŋa biŋ ka boma mine a pare pare a o zu poɔ.

Nenyaga la be a zie ŋa ba mine zeŋɛɛ la ka ba mine meŋ are ka boma mine a biŋ kɔge ba ka ba mine meŋ taa a foto bonŋmaaraa a de te mare ba nimieŋ die kaŋa poɔ la ka ba be.

Βibilii la be a zie ŋa a pɛgrɛ laare orɔbare biŋe la ka laare mine meŋ biŋ kyɛ ka kaŋa meŋ taa dansansɔglaa kaŋa a pɛgrɛ yiri kaŋa nimitɔɔreŋ la ka ba are kyɛ ka boma mine meŋ te paki a nimitɔɔreŋ.

Dɔba mine la be a zie ŋa ba nyɔge la mɔdoŋa kaŋa a zɛge eŋ a saazu poɔ ka ba mine pɛgle daare ba are la daa kaŋa naŋ taa vaare lamboriŋ.

Tabol kaŋa la biŋ a zie ŋa kaa noba mine a ziŋ lɔɔri kaŋa poɔ a liri ba gbɛɛ ka boma mine meŋ biŋ ba nimi tɔɔriŋ kyɛ kaa noba mine meŋ bayi dɔɔ ne pɔge a do te are boŋkaŋa zu kaa boni e pilaa ka teere mine meŋ are kɔŋ ba.

Dɔɔ kaŋa la zeŋ a zie ŋa a gbuli o nu kyɛ ka kaŋa meŋ a go a nyɔge a dɔɔ nu a taa a kyɛ toore boma mine o nuuri poɔ.

Noba mine la zeŋ a zie ŋa ,ba zeŋ la dakogro zu kyɛ ka a dakogro mine beŋ ka mine gaa te are koɔ mine noɔreŋ kaa ba puori zaa ka teere mine bebe vaare meŋ bee a zie.

Teeli seɛɛrɛ kaŋa la zeŋ a zie ŋa wagyɛrre e la yaga lɛ a yagle yagle a o tomma dieŋ kaa o teelɛ a biŋ a o nimitooreŋ kyɛ ka o zeŋ a su bonsɔglɔ a kyɛ vɔgle bonkaŋ o zu poɔ.

Pɔgsarre bata la be a deɛ nga puo ba su la kpare peɛle a tuuri buma a ba nuuri kye ka gama mene meng pare a tabol zu ka ba arẽ.

Dakog-zennee la be a zie ŋa, ka boma a yɛ pare pare a dakogi zu, kyɛ ka teebol kaŋa meŋ biŋ a sonsogreŋ ka boma pare o zu. A dankyini meŋ, bomboma yɛ pare la a dankyini eŋɛ, ba dorɔɔye la boma a mare a dankyini zaa a wa gaa.

Nobɔ mene na waa ŋa nesaal tɔlmalba, ba na la are a zie ŋa. Pɔgɔbɔ ane dɔbɔ a zaa. Ka pɔgɔbɔ a zɛg ba nuure eŋ a sɛseɛ. Kyɛ ka dɔbɔ meŋ a seɛ pɛn piɛle

Nensaaleba banaare la be a zie ŋa a are kyɛ ka kaŋa a mare a ba puoriŋ ba tuo la boma ka ba mine a tuo dogli taa sori kaŋa noɔreŋ la ka ba are ka die kaŋa meŋ are a ba.nimitɔɔreŋ.

A noba ŋa are la kɔmbogi kaŋ noɔreŋ bibile kaŋa bebe a kyɛnɛ o ba su kparoo kaŋ dɔɔ kaŋa meŋ a pɛgle boma mine a zɛge eŋ saazu poɔ kyɛ ka ba mine meŋ are a kɔge a gbori kaŋa ba mine su la kparezeere ka ba mine meŋ su kparedɔre.

Pɔgesarre ane bipɔlɔ la zeŋ goli tabol kaŋa ba naŋ de pɛnne a yɛre pɔge kyɛ ka seemaa a pare o zu zaa a wa gaa dɔɔ kaŋa su la kparre pelaa a leɛ a kaara a puori pɔgebɔ ne dɔbɔ zaa la be a zie ŋa.

Kɔmbɔge kaŋa la a gaŋ a zie ŋa a ko a yiri ŋa dinoɔreŋ k,a zie zaa e mɛmɛrɛɛ kyɛ k,a koɔ a gaŋ ka pɔgeba mine a yi gaa te are a nimitɔɔreŋ ka moto kaŋa meŋ a gaa te kyɛnɛ.

Doɔ kanga la zeng a de bibile kanga en ɔ gbɛɛ enga a ngmaara watamelon a suuroo kye ka ba mene meng arẽ ba e la bayɔɔbu ka kanga zaa taa ɔ meng touri a diree kye a bibile kanga zaa ba en noɔtei a zeɛ nga kaa doɔ zeng a vɔgle zupili kye maale ɔ zu wɔgre le a en noɔte bɛreɛ.

Pɔgsaraa kaŋa la a zeŋ saakire zu a vɔɔle zupilsɔglaa a su kparesɔglaa kaa nobɔ mine meŋ a yɛ kyɛnɛ a o puoriŋ ka pɔɔsaraa kaŋa meŋ maale o zu a de pɛnpilaa a nyoge ne a zu.

Seɛsɛrrebɛ mine la be a zie ŋa kaa bɔdɔbɔ mine a zeŋ ka gaŋgaare biŋ biŋ a ba nimitooreŋ kaa a bipɔgbɔ a le bomma ba nyaa poɔ a kyɛ seɛ bon ngmaara mine a ba seɛŋ kaa pɔgsaraa kaŋa a age do be a sazu poɔ.

Dɔba ne pɔgeba zaa la be a zie ŋa pɔge kaŋa arɛɛ la ka bonkaŋ kyaare o noɔre k.o are kɔge kyɛ le o zu a su kparewogi ka dɔba mine meŋ zeŋ a taa koɔre a eŋ ba gbɛɛ zu.

Die kaŋa poɔ la a kyɛ . Dakogro biŋ biŋee la. Ka noba a zeŋ zeŋ a zu. Dɔbɔ be laa kyɛ ka pɔgebɔ meŋ be be. Neɛkaŋa te zeŋɛɛ la a su kparre sɔglaa a de bone le o noɔreŋ, kyɛ ka a die saazu ka boŋkaŋa meŋ a do mare be.

Yiri poɔ la k,a pɔgesare ŋa are ane bipɔlee pɔgesare ŋa laara la kyɛ ka boma mine a biŋ a ba tabol zu ka kaŋa meŋ are a pɛgle bonkaŋa o nu gɔɔ eŋa kyɛ ka bonkaŋa kyuuli a saazu.

Nenyaga la be a zie ŋa ba su la kparepeɛle ane monkure ne torɔzasɔglɔ ba zeŋɛɛ dakogro mine zu yaga lɛ ka boma mine a pare pare a tabol zu ka koɔ kɔbilii meŋ a be a be ka moto kaŋa a yi gaa te biŋ a ba nimitɔɔreŋ.

Pɔgebɔ ane dɔbɔ zaa la be a zie nyɛ ,a pɔgebɔ su la kpare bilee boŋ sɔglɔ a kyɛ seɛ wagyɛre ka dɔbɔ meŋ su kparoo ane kuri yaayi a meŋ are a pɔgebɔ puoriŋ.

Pata kaŋa are la a zie ŋa tabol kaŋa biŋ laa be ka dakogro meŋ biŋ biŋ kɔg ka bomma mine a yɛ pare pare a tabol ŋa zu kyɛ kaa teere mine meŋ a yi a gaa te are a nimitooreŋ.

Dɔba la be a zie ŋa ba e la yaga lɛ a kyɛnɛ a peɛle taa ka yiri kaŋa naŋ e wogi lɛ a are a kɔge ba ba mine su la kparebɛrɛ ka ba mine a su kparebilii.

Dɔba ne pɔgeba zaa la be a zie ŋa ba vɔgle la zupile ka ba mine zɛge ba nuuri a eŋ saazu poɔ ka ba taa pɛne kaŋa ka noba mine bayi fotori a be a o eŋɛ.

Lɔre kaŋa la a ore o zaa a kpɛ te are kõɔ poɔ ka bibile kaŋa a do te are o zaa o ba su kparoo a kyɛ liri o nuure kaa kyɛnse pelɛ a yɛ biŋ a zie ka teere mine meŋ a are a bidɔɔlee ka puoriŋ

Noba mine la be a zie nyɛ, ba mine arɛɛ la ka ba mine ziŋ ka neɛ kaŋa a de o nu a pirɛ ne boŋ kaŋa naŋ pare tabol ŋa zu.

Dɔɔ kaŋ la gaŋ a eŋ noɔre bonpɔgraa a de bone pɔge o eŋɛ a gaa te tɔ o nyaa ka boma a le eŋ a o nu poɔ kyɛ ka noba mine meŋ are are noba bayoɔ a zaa le ba meŋɛ zaa pɔge kyɛ ka kaŋa a sɛgrɛ boma mine.

Bipɔlɔ mine la be a zie ŋa ba ngmɛɛrɛ la a nu bɔɔle baa mine e la banaare a su kpare yaayi ka ba mine meŋ a yi are ba puoriŋ a meŋ su kpare yaayi kyɛ ka a bɔɔle a be saazu poɔ yiri kaŋa la ka ba are kɔg.

Pɔge kaŋa ane baa kaŋa la kyɛnɛ a zie ŋa a pɔge nyɔge la a baa taa kyɛ ka o nu kaŋa meŋ nyɔge daa kaŋa a taa ka teere mine a are are a ba puoriŋ ka yiri kaŋa meŋ a are kɔge ba.

Dɔɔbo ane bibilee la be a zie ŋa a bibilee ŋa gaŋ la kobaare zu ka dakogi ziinaa kaŋa a biŋ kɔŋ ba ka nie kaŋa meŋ are a su kpare lee kyɛ nyoŋ boma mine ayi a eŋ o nune o nuura yi zaa poɔ ka ba mine a kpɛ te are a die saɛ a vile boma a ba nuure.

Noba la zeŋ a zie ŋa baapaaba la zeŋ a zie ŋa ba zaa pɛgle la pe pepari mine a eŋ a ba nuuri poɔ a yuo yuo a kaara ba su la bompeɛle yoŋ a wa gaa.

Dɔba ne pɔgeba Pɔgesare bibilii zaa la be a zie ŋa koɔ poɔ la ka ba a are ba mine su la kpare ka ba mine meŋ a ba su bonzaa.

Noba la are yaga lɛ a ŋmaa goli nobamine naŋ be kõɔ poɔ ba su la kparre dɔre a be a kõɔ gbori poɔ ka bamine meŋ su kparre sɔglɔ ka ba zaa a be a gboe poɔ a gboe e la boma ata.

Weɛ bomma bon boɔɔrɔ boɔɔrɔ la be a zie ŋa ka ba eŋ ee booterre poɔ a biŋ biŋ a zie ŋa kaa pa ka bidɔbɔ a are are a bomma ŋa nimitooreŋ kyɛ kaa mine meŋ a kpɛ te biŋ patarre mine poɔ ka dɔɔ kaŋa kpɛ te zeŋ dakoge kaŋa zu ka kaŋa meŋ zeŋ teŋɛ a dɛlle aa daa wɛg kaŋa.

Bibilii nembɛrɛ pɔgeba ane Dɔɔba zaa la be a zie ŋa a seɛseɛbɛ ŋa le la boma ba gbɛɛŋ a yɛrɛ lɛɛ a kyɛ mare le dukuri kaa ba yaga zie zaa a vaare wagyere

A pɔgɔ ŋa zeŋ la die poʊ a maala semaa. Ka a silinda a biŋ kɔg o ka boma dugle a o zu poʊ. Ka roba kanga meŋ biŋ. Kyɛ ka a pɔgɔ ŋa taa surɛ a tuŋ laaleɛ kanga poʊ a irre boma mene.

Pɔɔbɔ ane dɔbɔ zaa la zeŋ a zie ŋa ka dɔɔ kaŋa a are kɔg pɔg kaŋa naŋ taa ngmane aneŋ bomma mine a nyuuro kaa dɔɔ na zeŋ kɔg a eŋ nimikyaane koo mine a vɔɔle zupile.

Dɔɔ la gang ka bibile ziŋ kɔge o kyɛ ka laa biŋ ka libie be a laa pʋɔ.A dɔɔ de la o nu kaŋ pɔge o niŋe kyɛ teɛ a o nu kaŋ eŋ sazu pʋɔ.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

Dɔbɔ mene bayi la zeŋ a toore boma a poge ba mene zaa kpɛleŋ. Kyɛ ka kanga a taa boŋ kanga a eŋ o nuure poʊ k'o e sɔglaa. Ka boma mene biŋ a gaŋ a waa ŋa ziiŋ a e ziire ziire lɛ.

Dɔbɔ ane pɔɔbɔ neŋ bɛrɛ la zeŋ karendie poɔ ka gama a pare pare a ba tabolɔ zu ka ba mine meŋ a yuo a mine a de ba nuure pare kyɛ ka dɔɔ kaŋa a are a ba nimitooreŋ a de o nu pare bon pilaa kaŋa naŋ mare a dankyini eŋɛ.

Soturibo mine la be a zie ŋa ba zeŋ la donne mine zu bontanne zu la ka ba zeŋ kyɛ ka ba mine a kyɛne a tagra a bontanne a zie ŋa ba naŋ kyɛnɛ e la zizeɛ kaŋa eŋɛ.

A die ŋa poɔ boma mine ayi yagle la a saazu be ka dakogi kaŋa a biŋ kapuro dakogi la ka kusime a biŋ ka tabol kaŋa meŋ biŋ a sensogreŋ ka boma mine a dɔgle o zu.

Sakuu biiri la zeng a karendie puo ba e la ninsɔglo kye ka ning pelaa bunyeni kanga zeng ba pou neɛ kanga meng te arẽ la a ba dinnoɔring a su kpare zie kye ka buma mene meng sege mare a ba Black board pou.

Nobɔ la zeŋ a zie ŋa ba e la yaga lɛ bibilii ane neŋbɛrɛ zaa a laŋtaa ba zeŋɛɛ la a zɛle ba gbɛɛ ka ba yaga zie zaa a su kpare bilii a zeŋ kɔg lɔɔre kaŋa naŋ e lɔ sɔglaa a biŋ a ba lamboreŋ.

Zonnyɔgreba mine la be a zie ŋa ba are la a gbori poɔ a kyɛ iri a zonnyɔge tontondaana a lɔɔrɔ eŋnɛ a koɔ poɔ ba e la noba bayoɔbo bibilii bata ane dɔɔbɛrɛ bata.

Lɔɔre kaŋ la a are a zie ŋa ka pɔgeba mine a are kɔge ka kaŋa a tagra bie kyɛ ka ba mine a vuune a lɔɔre seɛŋ kyɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ a do te zeŋ kɔva kaŋa zu a lɔɔre saazu.

Noba ŋa ngmeɛɛrɛ la valle bɔɔl kyɛ kaa ba mine meŋ a gaa te zeŋ bɛnkyi kaŋa zu kyɛ kaara ba ka neɛ kaŋa meŋ te dɛlle daa kaŋa kyɛ kaara kyɛ ka ba su a ba kparre yaayi a tuŋ sɔɔseɛ a ngmeɛrɛ ne a nu bɔɔl.

Daare la kɔɔre kɔɔre a gaŋ a zie ŋa nyolong nyolong kaa waayare kaŋ meŋ sɔglaa lɛ a meŋ gaŋ a zieŋ kyɛ ka die kaŋa meŋ kyɛlɛɛ a meŋ yagre kaa te wogre mine are a die seɛ kye kaa saazu a meŋ waa ŋa saa la ko.

Bibile be a zie ŋa ka noba mine a poro ba saɛmaa ,Pɔge kaŋa biŋe la a maali o zu a kyɛ vɔgle zupele ona la taa a saɛmaa a iri a poro a bibile ŋa, kyɛ ka ba mine meŋ a yi gaa te zeŋ a puori a pegle a bibile mine.

Pɔɔsarre bayi la are a zie ŋa a kaŋa su la bon zeere o zaa a wa gaa a vɔgle zupil zeɛ meŋ ka kaŋa meŋ vɔgle zupil kyɛ seɛ mankure ngmaa kaŋa kaa bomma mine a yɛ biŋ biŋ a ŋa kommie a lare bomma poɔ.

Ninsaaliba la be a zeɛ nga dakouri beng bengɛɛ la bibilii ane nimbere zaa la be a zeɛ nga taaboɔ kanga meng bengɛɛ la ka buma a pare pare a taaboɔ zu leng wa gaa kye buma mene meng pari la a tabol nga zaa zuree ka bibilii arẽ koɔ a pɔgba nga.

Dɔɔ anee pɔɔ kaŋa la a zeŋ a zie ŋa anee bibilii bayi a dɔbɔ ŋa toore la bomma a ba nuure poɔ a kyɛ vɔgle zupile a kyɛ eŋ nɔɔtebɛrɛ kaa bibilii ŋa meŋ a zeŋ ka kaŋa a maaloo zu a bipɔɔlee a kyɛ le bonzeɛ kaŋa a o zu.

Dɔɔ ne pɔgɔ ane bibilii la be a zie ŋa pɔgeba bayi ane dɔɔ dɔba bata ba zaa nyɔge la boma mine a eŋnɛ bonkaŋa naŋ biŋ poɔ kyɛ ka dakogizenee a biŋ biŋ a kɔge ba ka lɔɔre kaŋa meŋ a yi biŋ ba nimitɔɔreŋ.

Vūū toŋ toŋma mine la be a zie ŋa, ba are kɔge la a vūū wire kaa a kuri dare kaŋa a biŋ kɔŋ ba ka ba kyɛle are a nyoŋ boma mine a eri kyɛ kaa ba mine meŋ kyɛne toro vɔgle zupele dɔre a tu a ba mine naŋ sige be a puli be a gare.

Daa pou la a zie nga ka ba ye douri douri buma ba douri la boɔdie,a douri samanii,a douri bunparee paree kye ka nuba a ye kyene ka ba mene meng zeng a kouro buma katawiiri pulin.

Zie kaŋa la diri a zie ŋa ka a vūū kpinime a te wane a ba lokpoŋ a wa are nyuuri yiri la a zie yaga lɛ kyɛ ka tontoneba are su yaayi a vɔgle zupilee a meŋ are a kaara a yɛlɛ.

Pɔgebo la de a zie kaŋa pɛne kparre a le ba zure ane wagye pɛne ba e la yaga kaŋa are la a mare bie kaa iraa bie nu bare ka baa.

Nuba la arẽ a tu taa poure ba e la dɔba a ne pɔgba zaa lang taa ba weɛ la ka ba dee a ba nu a iri a ba widiribɛ a kanga de la a ɔ bun a enna a box pou kye ka ba mene meng nang be a poɔring a arẽ kye meng kyele ka ba time ta.

A zeɛ nga pa ne la lɔɛ ane ninsaaliba lɔɛ dɔri la a puri a zeɛ nga kaa katawiiri a be a zeɛ kye ka nuba a kyene a zeɛ zaa yaga yaga le kye ka deri mene meng a ye arẽ arẽ a kɔnkobong.

Noba yaga la are a zie ŋa a zage ba nuure a eŋ saazu poɔ ka dakogi zenaa kaŋa biŋ ka tabol kaŋa meŋ biŋ kyɛ ka noba mine meŋ a gaa te zeŋ kaa die poɔ a kyaane o zaa ka dɔɔ kaŋa a are a nyoŋ Pɔgesera kaŋa naŋ zeŋ.

Noba mine la are a zie ŋa yaga yaga lɛ ba su la kparebɛrɛ ka pɔge kaŋa a are a de bonkaŋa a kyaare o noɔreŋ ka dɔɔ kaŋa meŋ a nyɔge neɛ kaŋa de o nu pare neɛ kaŋa nyaa poɔ kyɛ teɛ o nu a neɛ ŋa su la bompeɛle a zeŋ bonkaŋa naŋ waa ŋa Kūūdaga poɔ.

Noba mine la ziŋ a zie nyɛ. Dɔbɔ ane pɔgbɔ kyɛ ka ba mine e bata a meŋ are ka kaŋ nyog a o tɔna nuure. Kaŋ meŋ su la bonsɔglɔ a are kyɛ pɛgle gane a o nu pʋɔ.

Bibile kanga la zeng a zeɛ nga a pɛgli bunkanga kye ka buma mene a ye yagle yagle aa deɛ ka tabol a beng ka buma yaga a dɔgli a ɔ zu.

Dɔɔ kaŋa la are nimitɔɔre a taa bon kaŋa ko'o gɔ ka pɔge kaŋa meŋ are a seɛ wagye a kaara Bibilee mine meŋ a zeŋ zaa kaŋa ka ba mine a are ka ba mine de di noɔre kaŋa poɔ a meŋ kaara.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

Pɔgɔ kaŋ la are a pɛgle bie kaa bie a mugrɔ bonkaŋa kyɛ kaa bibile kaŋa meŋ a meŋ do zeŋ bonkaŋa zu a noba ŋa bata su ka yaayire ka dɔɔ kaŋa meŋ yi are ba puoriŋ a su bonzeere kyɛ vɔgle zupile zeɛ a are kɔg laa die kaŋa.

Pɔgeba mine bayi ane bibilii mine bayi la ka noba mine a daara a tu ne zie kaŋa a kaŋa vɔgle la kpogli ka kaŋa meŋ su kparepelaa a kyɛ vɔgle zupilipelaa meŋ ka ba haa ba nɔrɛɛ a ŋa ba naŋ kono kyɛ ka noba mine meŋ a be a ba puoriŋ.

Bibilii banaare la a ɔnnɔ kõɔ. Kaŋa zaa taa la o bone a ɔnnɔ ne o kõɔ. Ba mine taa la orɔbare ka kaŋa meŋ taa booti, ka kaŋa meŋ taa talaa, kyɛ ka kaŋa a dɔɔ a ba sonsogreŋ.

Lɔɔ zagera zagera la biŋ a zie ŋa, a biŋ kɔge pata kaŋa naŋ are, kyɛ a sori meŋ poɔ, noba be laa soriŋ a kyɛnɛ, ka lɔɛ mine meŋ a meŋ be a soriŋ, ka daa kaŋa meŋ te are a sori noɔreŋ.